Ishure rifise ikibuga abanyeshure bakinirako umupira w' amaboko, iruhande hariho ivyumba vy' amasomero, hagati y' ikibuga n' ivyumba vy'amasomero, hariho inzira abanyeshure bacamwo hamwe n' abigisha, iyo bagiye mu vyumba vy' amasomero .

Ishure rifise urukarabiro niho abanyeshure bakoresha iyo bavuye mu kazu ka sugumwe, mu kwisukura baramanza bagakaraba imbere yo gusubira mu vyumba vy'amasomero, hubakishijwe amatafari ahiye.

Abanyeshure bari mu kibuga bariko barakina umupira w'amaboko bambaye n'impuzu zokwinonora imitsi, hanze y'ikibuga hahagaze indorerezi ziriko ziraraba umukino, iruhande hariho ivyatsi inyuma yabo hariho ikibuga c'umupira w'amaguru harimwo abandi banyeshuri bariko barakina.

Abanyeshure bambaye impuzu kwinonora imitsi ,bari mukibuga bakiniramwo umupira wamaboko ariko bariko barakina umukino wokwiruka bahagaze kumirongo itatu imbere yabo hari ubudobo itatu kamwe gatukura, akandi kumuhondo nakandi kera urimwo amazi abanyeshure badaha amazi bagaca biruka.

Akazu kasugumwe kokwishure kariko ibicapo kandi hariho niyindi miryango ishaje imbere yakazu kasugumwe hariho agapapuro kari hasi murundi ruhande hariho umuringoti wamazi. Hariho nibuye riteretse hasi.

Urukarabiro abanyeshure bakoresha iyo bavuye mu kazu ka surwumwe, rwubatse bufatanye n' uruhome rw' amatafari ahiye, kandi urwo rukarabiro rumaze gusaza kubera rusigaye rwirabura, hariko n' imiringoti izana amazi.

Imiryango y'akazu ka surwumwe ko kw'ishure iruguruye kandi nta munyeshure ahari, imbere yaho hariho uruhome ruzibira ku miryango iyo umuntu ari mu kazu ka surwumwe nta muntu amubona hariho n'inzira icamwo abantu iyo bariko baragenda.

Abanyeshure bari mu kibuga bambaye impuzu zo kwinonora imitsi. Bari kumwe n'umwigisha wabo. Bari mu mugwi ibiri : bamwe bambaye impuzu z'umuhondo, hamwe n'abambaye impuzu z'ubururu. Ikibuga bariko barakiniramwo, nta vyatsi biteyemwo.

Ishure rifise akazu ka surwumwe kariko imiryango y'icuma rifise ibara ryera kandi ryugaye hariko n'ingufuri. Hejuru handitseko amajambo yuko umunyeshure w'umuhungu yinjira ku muryango umwe, ahandi hakinjira umunyeshure w'umukobwa.

Abanyeshure babiri bari iruhande y'uruhome rw'ishure. Umwe aricaye, uwundi arahagaze. Iruhande yabo hariho umuntu ariko aratambuka mu nzira. Inyuma yiwe hari ikibuga c'umupira w'amaboko. Iruhande hariho ahantu hateye ivyatsi hamwe n'amabuye ari hasi. Imbere y'ikibuga hari imiduga hamwe n'ibiti bihateye.

Umurwi userukira ishure mu mupira w'amaboko waje mu mahiganwa, abanyeshure bari mu kibuga bariko barakina umupira w'amaboko, inyuma y'ikibuga hicaye indorerezi zaje gushigikira abanyeshure babo.

Ishure rifise akazu ka sugumwe gashaje kubera hariko imiryango yivyuma amaja munsi haratanguye kwononekara nkubera ko hariko ingese hasi naho hasigaye hirabura aho abanyeshure bisiga umwanda muto.

Abanyeshure bahejeje gukora isuku mwisomera baca bazana ibikoresho bakoresha amasuku babisiga kurukarabiro ariko baca bagenda bahamenye amazi hasi kandi bagiye batabikoreye isuku ibikoresho mwigisha yari yababwiye basige navyo babikoreye amasuku.

Mukazu kasugumwe aho abigisha bakoresha uruhome rwaho rusigaye rusa nabi kubera rwarononekaye iruhande hateretse agakoresho bakoresha mugusukura akazu kasugumwe gafise ibara ry’ubururu hariho n’umuringoti umanukana amazi ufise ibara ry’icatsi.

Kw'ishure ry'imicuko mu kazu ka surwumwe aho abanyeshure bakoresha ku muryango hacafyeko abantu kugira abanyeshure bamenye yuko umuryango winjiramwo umubungu canke winjiramwo umukobwa kugira umunyeshure amenye aho akoresha.

Nta karuta imana hamwe na kaneza bambaye impuzu zo kuinonora imitsi bahagaze mu kibuga kirimwo ivyatsi bariko barakina umukino w'abakobwa bita mabigi ibigi, ku rundi ruhande ahagaze abandi banyeshure hamwe n'abandi bariko baratambuka.

Urukarabiro rw'ishure abanyeshure bokeresha iyo bavuye mukazu ka sugumwe mu kwisukura imbere yuko basubira mw'isomero rwarashaje kubera rusigaye rw'irabura kandi atariryo rangi rufise hasi naho hasigaye harahindutse kubera hasigaye hasa icatsi kandi n'imiringoti isohora amazi kugira abanyeshure bakarabe ntayarimwo.

Abanyeshure bahagaze bari mu murwi bambaye impuzu zo kwinonora imitsi, bariko baratamba bafise akamwemwe kenshi, imbere yabo hahagaze abandi banyeshure bari mu kibuga giteyemwo ivyatsi vyinshi, inyuma yabo hari ho ibiti birebire.

Akazu ka sugumwe ko kw'ishure, imiryango yarononekaye kubera hari ahantu yavuyeko. Imbere aho abanyeshure b'abahungu bakoresha naho nyene harononekaye kubera hamwe harabomotse, amatafari asigaye agaragara hejuru.

Ishure rifise akazu kasugumwe kariko ibicapo vyerekana abanyeshure yuko hinjira abahungu canke abakobwa, hakaba hariko n'uturongo twerekana umuryango winjiranamwo igitsina gabo canke igitsina gore kugira abanyeshure ntibihende.

K'umusarani w'ishure, ku miryango yaho bagiye baracapako ibicapo vyerekana yuko aho umuhungu yinjira canke umukobwa yinjira, kugira abanyeshure baze baramenya aho umunyeshure w'umuhungu akoresha, n'aho umunyeshure w'umukobwa akoresha.

Inzira yinjira mukazu kasugumwe aho abigisha bakoresha harasa neza kubera bahakoreye isuku hariho nurukarabiro abigisha bakarabiramwo iyo bavuye mukazu kasugumwe hateretse aka basin kibara ritukura munsi hariho umuringoti wamazi ufise ibara ryirabura

Dusabimana numumenyereza wumugwi userukira ishure mumupira wamaboko ahagaze impande yikibuga hamwe nindorerezi zaje gushigikira aramanitse amaboko ariko aravugisha abanyeshure bari mukibuga bariko barakina yambaye umupira wirabura wamaboko maremare hamwe nimirongo yera

Abanyeshure bari mu kibuga bakiniramwo umupira w'amaboko bariko barakina umunyeshure umwe ariko aradunda umupira inyuma w'ikibuga bariko barakiniramwo hariho abandi banyeshure bariko barakiniramwo mu vyatsi umupira w'amaguru inyuma yaho hariho ibiti birebire kandi vyinshi.

Kwishure mu kazu ka sugumwe aho abigisha bakoresha umuryango waho uruguruye kandi harasa neza kubera bahakoreye isuku n' idirisha ryaho naryo nyene rirugaye hariho ibikoresho bitarimwo uburongozi bw' ishure bukeneye kuzosubiriza.

Abigisha bambaye impuzu zo kwinonora imitsi bari mu kibuga c'umupira w'amaboko, bariko barakina. Hanze y'ikibuga hahagaze indorerezi; hakurya, ahateye ivyatsi, hari abanyeshure bariko barakina umukino w'umupira w'amaguru. Iruhande hateye ibiti.

Mu kazu ka sugumwe uruhande abanyeshure b'abahungu bakoreshamwo harononekaye kubera amarangi ntakiriko, hasigaye hirabura, ahandi hasigaye hasa umuhondo, bisaba yuko bahasanura, hejuru naho hariho umuringoti umanura amazi kugira umwanda mutoyi abanyeshure bashize kugira uce ugenda.

Kw'ishure ry'imicuko aho akazu ka sugumwe k ari imiryango yaho bayishirako ibicapo vyerekana yuko hariho umunyeshure w'umukobwa canke umunyeshuri w'umuhungu kugira vyorehera abana b'imicuko iyo bagiye mu kazu ka sugumwe aca amenya ko uwo muryango winjiramwo umuhungu canke n umukobwa hejuru hariho umuringoki w'amazi ufise ibara ry'icazi.

Akazu ka sugumwe kabigisha ,aho igitsina gabo bakoresha harasa neza kubera bahakoreye isuku hamwe no kuruhome naho nyene harahanaguye hasa neza, ariko aho bahagarara hasi haratanguye kw'irabura harakeneye gusanurwa kubera hasigaye hasa nabi.

ku ishure abanyeshure babigisha gukora isuku incuro nyinshi niyompamvu kw’ ishure bahubatse ibigega vy'amazi bitari bike iruhande yaho hari ahantu hariho umugozi umanitseko inzitira mibu abanyeshure bakoresha.

Mugabo ari kumwe n'abanyeshure bagenzi biwe bari mu kibuga bariko barakina umupira w'amaboko, ahantu mugabo ahagaze nta vyatsi bihari, ariko ku rundi ruhande hariho abanyeshure bahagaze bari mu vyatsi, hariho n'inzira irimwo abantu bariko baratambuka ku ruhande hari amashurwe ateye ku murongo, hariho n'ahantu hariho ibiti vyinshi kandi birebire.

Akazu kasugumwe ko kw'ishure gafise imiryango y'ivyuma isa n'ibara ry'ubururu, ariko irashaje kubera amaja no hasi hazanye ingese, hamwe nokubihome impande y'imiryango naho harononekaye.

Akazu ka surwumwe ko kw'ishure umuryango uruguruye harimwo n'igikoresho c'isuku bakoresha mu gusukura akazu ka surwumwe harimwo n'umuringoti umanura amazi ufise ibara ry'icatsi hamwe n'urupapuro bakoresha iyo bahejeje gukora umwanda mukuru.

umusarani w'ishure aho abigisha bakoresha harasa neza kubera bahakoreye isuku. No ku ruhume naho nyene harasa neza. Imiryango yaho iruguruye hariho n'idirisha rifise ibara ryera ariko rirugaye.

Umwigisha yariko arigisha abanyeshure mu cumba c' ivyirwa vy' ubushakashatsi. Ahejeje ibikoresho abibika mu kabati babikamwo ibikoresho abanyeshure bigirako, ariko hari ibikoresho gifise umuringoti utukura kiracari hanze.

Majambere n'umwigisha mu mashure yisumbuye, ari mu cumba c'ivyirwa vy'ubushakashatsi. Arikumwe n'abanyeshure yigisha, bambaye udukingira munwa hamwe n'udukingir'amaboko, imbere yabo hateretse ibikoresho bariko barigirako hariho uducupa, hariho n'umunyeshure arik'arakora akarorero ivyo umwigisha amwereka.

Mu cumba c'ivyirwa vy'ubushakashatsi aho abanyeshure bakorera nta banyeshure bahari hari intebe gusa ziri musi y'aho batereka ibikoresho, ahantu batereka ibikoresho hariho agakoresho gafise umuringoti utukura, abanyeshure ntibarinjira, hejuru hariho amatara ariko araka.

Abigisha bari mucumba c'ivyigwa vy'ubushakashatsi, barimwo barategura ibikoresho abanyeshure baza kw'igirako, inyuma hariho ahantu hari intebe abanyeshure bicarako iyo bariko bariga, imiryango y'icumba iruguruye, ku ruhome hamanitseko ibipapuro.

Icumba c'ivyigwa vy'ubushakashatsi aho abanyeshure bigira, umwigisha yasize yuguruye aho abika ibikoresho mu kabati, hejuru hateretse uducupa twera dufise imifuniko y'ubururu, no musi hariho utundi ducupa twera dufise imifuniko itukura.

Abanyeshure bari mucumba civyigwa vyubushakashatsi bariko barakora imyimenyerezo; barikumwe numwigisha wabo ariko arabereka akarorero; bambaye ibikingira amaboko hamwe nudukingiramunwa; bari mucumba kirimwo nabandi banyeshure.

Umwigisha ari mu cumba c' ivyirwa vy'ubushakashatsi, ahagaze wenyene imbere y' umuryango wuguruye, ariko ntabanyeshure bahari, harimwo intebe abanyeshure bicarako iyo bariko bariga, ibikoresho umwigisha ntarabitegura, abanyeshure baza kwigirako.

Icumba abanyeshure bakoreramwo ivyigwa vy'ubushakashatsi umwigisha yaje yugurura umuryango w'akabati akuramwo ibikoresho abanyeshure bigirako, abitereka aho abanyeshure bigira, ahandi ku rundi ruhande ahatereka agakarato.

Umwigisha arikumwe n'umunyeshure bari mucumba ci vigwa vyubushakashatsi imbere yabo hatereze ibikoresho bariko barigirako, umunyeshure yambaye ibikingira amaboko, inyuma yiwe hariho ikibaho canditseko umunyeshure ariko arakora imwimenyerezo ivyo umwigisha ariko aramwereka.

Mu cumba c'ivyirwa vy'ubushakashatsi iyo abanyeshure bahijeje kwiga baca bafata ibikoresho bigirako bakabisubiza mu kabati bakaca bahugara bakaca bashirako n'imfunguru zo kugira bugare neza, hari na hanu musi yewo batereka ibikoresho abanyeshure hari ntebe.

Abanyeshuri babiri bari mu cumba c'ivyirwa vy'ubushakashatsi buguru yakabati bariko barakuramwo ibikoresho bigira ko iruhande yabo hejuru y'akabati hateretse uducupa imbere yabo hariho imeza iteretseko igikoreresho bigirako hamwe n'uducupa hariho n' igitabo ikihatia eretse kiriri kumwe n'i karamu amadirisha y'icumba arugurwe.

Icumba c'ivyigwa vy'ubushakashatsi aho abanyeshure bakorera iyo bariko bariga hari ibikoresho bihateretse hejuru hamwe n'igikoresho gifise umuringoti utukura harimwo n'intebe abanyeshure bicarako iyo bariko bariga idirisha hamwe n'umuryango navyo birugaye.

Misago n'umwigisha, mu cumba bigiramwo ivyigwa vy'ubushakashatsi ,asize ahateretse ibikoresho abanyeshure bigirako hamwe n'agakarato, inyuma hari akabati babikamwo ibikoresho, umuryango umwe uruguruye, idirisha naryo rirugaye.

Icumba abanyeshure bigiramwo ivyigwa vy'ubushakashatsi, aho batereka ibikoresho vyabo musi hariho urutsinga gwatonotse impande y'imiringoti yamazi. Umuringoti umwe ufise ibara ry'icatsi hamwe n'uyundi muringoti ufise ibara ryirabura

Kamariza ari mucumba c'ivyigwa vy'ubushakashatsi, ahagaze arikumwe n'umwigisha wiwe, imbere yabo hari ibikoresho bakoresha iyo bariko bariga, inyuma yabo hari ikibaho canditseko, Kamariza ariko arakora imyimenyerezo.

Icumba abanyeshure biga imyuga bakoresha mu gukora imyimenyerezo harimwo ibikoresho vyinshi bitandukanye hamwe n'imeza ziteretse ko ibikoresho hejuru birimwo imashini hamwe n'amatara ari karaka hamwe n'amadirisha hamwe arugaye ayandi aruguruye.

Munyana yicaye mu cumba c'ivyirwa vy'ubushakashatsi yambaye ibikingira amaboko hamwe n'ibikingira amaso muntoke afise i karamu hamwe n'urupapuro, ariko arandikako imbere yiwe ku meza hateretse ibikoresho hamwe n'imashini nyabwonko inyuma hahagaze umwigisha.

Icumba babikamwo ibitabo gifise uruhome basizeko amarangi mashasha ariko namatara amanitse hejuru kirimwo akabati kamanitseko ibitabu harimwo nintebe, hamwe nimeza.

Icumba kirimwo imeza ndende ifise udupapuro turi ko hejuru ,hamwe n'udukarato bateretse ko dufise ibara ry'ubururu munsi y'imeza hari agakarato k'arimwo ibikoresho ,abanyeshuri bakoresha mu byigwa by'ibiharuro iyo bariko baraca imirongo.

Iyo umunyeshure ariko ariga ivyigwa ntabitahure neza, umwigisha yababwiye y'uko azoca aja mu cumba kirimwo ibitabo babikamwo kugira arondere igitabo kijanye n'ivyigwa ariko ariga, hama ace arondera ivyo ariko arashaka vyose.

Icumba kirimwo ibitabo vyinshi bitondetse kumurongo, harimwo intebe hamwe n'imeza ziriko ibitabo ,hamwe n'iyindi meza iriko imashini nyabwonko, inyuma hari ibipapuro bimanitse kuruhome , hejuru hari itara hamwe n'ibindi bipapuro bimanitse ku nkingi.

Icuma c'ishure babikamwo ibitabo harimwo akabati gateretseko ibitabo bigerekeranye. Hejuru hateretse ibikarato vyinshi cane. Hanyuma hariho n'intebe iteretseko ibipapuro vyera. Hasi hariho n'urutsinga rw'umuyagankuba. Hariho n'igitambara gisa numuhondo.

Icumba kirimwo akabati gateretse ko ibitabo bigerekeranye hamwe n'idirisha riri ko ibiyo yugaye hamwe n'ibitambara biri ku ruhande harimwo n'imeza zishashe ko ibitambara imwe iteretseko igitabo iyindi iteretseko agakarato hamwe n'imeza ifashe ku ruho ume iteretse ko udukarato dusa n'ubururu hamwe n'udupapuro turiko.

Ishure rifise amarembo yuguruye hariho ninzira abanyeshure hamwe nabigisha bacamwo iyo bagiye mwishure hanze hariho umuduga uhagaze muriyo nzira nayo hariho abantu babiri bahagazemwo inyuma hariho ibiti biteye.

Abanyeshure bari mucumba c'isomero bariko bariyibutsa bakoresheje imashini nyabwonko iteretse imbere yabo, hasi hariho agapapuro, kandi nta mwigisha ahari ariko arabigisha.

Kabura hamwe na buname bariko bariyibutsa bakoresheje imashini nyabwonko bariko barakora imyimenyerezo intebe bicayeko ntawundi muntu ahari iruhande yabo hateretse ikaye ifise ibara ryera imbere ntawundi muntu ahari

Birori ni umunyeshure wo mu mashure y'intango ari mucumba c'isomero aricaye arikumwe nabandi banyeshure nabo nyene bicaye ku ntebe nta mwigisha arimwo, hariho idirisha rifise umuco mwinshi uriko urinjira mucumba c'isomero.

Mu cumba aho umurongozi w'ishure akorera hariho akabati kamanitseko ibikombe abanyeshure bagiye baratsindira ,ibikombe bine nivyo umugwi ukina umupira w'amaguru watsindiye hamwe n'ibikombe bibiri navyo vyatsindiwe n'umugwi ukina umupira w'amaboko.

Mutima n'umwigisha w'ibiharuro, imbere yuko aha ikibazo abanyeshure aramanza agafata ingwa akaja ku kibaho, akandika abanyeshure akabaha akarorero, agaca abaha imyimenyerezo hanyuma akava abaha n'ikibazo.

Icumba babikamo ibitabo kirimwo akabati gateretseko ibitabo bigerekeranye, bimwe ni bishasha ibindi hariho n'ibishaje. Abanyeshure ni vyo bakoresha hamwe n'abigisha iyo bashaka kwongera ubumenyi mu vyigwa. Hariho n'iterefone iteretse hejuru y'ibitabo.

Icumba kirimwo intebe, imeza, akabati gateretseko ibitabo, hariho n'imitaka ifise ibara ritukura iri hasi ,hariho n'akandi gapapuro kari hasi, hariho n'ibindi meza ziteretseko imashine zifise ibara ryera, hariho n'ibipapuro bimanitse ku ruhome.

Ishure rifise ivyumba vya masomero bitandukanye bimwe birashaje nibindi bishasha hariyo abanyeshure bahagaze imbere yisomero .ishure rifise murugo rukikujwe rwiminyari Kandi kumarembo ntamuryango uhari.

Kw'ishure ry'imicuko, uruhome rwaho rusize ibara ryera, kandi hariko n'ibicapo biriko, hariho n'amajambo yanditseko. Hariho igicapo c'imashini nyabwonko. Umuryango wo kw'irembo uruguruye, imbere kw'ibarabara hariho umuduga uhagaze.

Mugihe cibiruhuko kwishure ahantu hamanitse ibendera bararimanura bakarikurako inyuma hari ahantu hateye ivyatsi ahandi naho mukibuga harivu gusa hamwe namabuye iruhande yamasomero hariho ahantu hateye igiti

Icumba kirimwo intebe imeza hamwe nakabati gateretseko ibitabo munsi hariho ibikarato bitondetse kumurongo kuruhome hamanitse ibicapo hejuru amatara ariko araka

Umwigisha Sindayiheba, yigisha mu mashure y'intango icirwa c'ibiharuro, mu cumba c'isomero inyuma ku ruhome yahamanitse urupapuro rifise ibara ry'umuhondo aca yandikako ibiharuro mu gitigiri, imbere aca yandikako mu majambo mururimi rw,igifaransa.

Katihabwa ni umwigisha mu cumba c'isomero yahashize isandugu ikozwe mu cuma, iyo ahejeje kwigisha aca asiga ayugaye akayishirako n'ingufuri nazo nyene akazugara, iruhande hateretse intebe y'umunyeshure, hejuru hari ikibaho canditseko indome hamwe n'ibiharuro.

Kezimana, ni umunyeshure mu mashure y'imicuko kw'ishure iwabo ku ruhome handitseko indome hamwe n'ibiharuro bifasha abanyeshure mu kugira bafate indome ningonga hamwe n'ibiharuro iyo bariko barabiraba imbere yaho hateye ivyatsi.

Muco ni umwigisha yigisha abanyeshure bagendana ubumuga bwo kutavuga kw'ishure ku ruhome aho yigisha yamanitse urupapuro ruca fyeko intoke, ariko ni indome z'abanyeshure bagendana ubumuga bwo kutavuga.

Umwigisha Nahayo aza kw'ishure afise ikinga. Aciye ku marembo yuguruye, amarembo afise umuryango w'icuma. Imbere hateretse ibuye kugira umuryango ntiwongere kwiyugara. Umwigisha ariko arashira ikinga ryiwe musi y'igiti ahari igitutu.

Kw' ishure, abanyeshure bamwe bariko barakina, abandi bahagaze iruhande y' ivyumba vy'amasomero, kandi imiryango y' ivyumba vy' amasomero irugaye, hariho n' umunyeshure ahagaze mu kibuga ari wenyene, atawundi muntu bariko barakinana.

Kwishure mukibuga hariho abanyeshure benshi bariko barakina, hariho abari munsi yikibuga abandi bariko bakinira kugikinisho bubakiye abanyeshure gikozwe muvyuma, hariho n’ibendera rihashinze hariho, n’uyundi munyeshure ariko arakina wenyene azunguruka kugicapo cumuzingi.

Icumba c'isomero gishaje kubera ku ruhome hejuru ahantu hasize irangi ryera harononekaye hicayemwo abanyeshure bafise ibipapuro bamanitse hejuru imbere yabo hahagaze umwigisha inyuma yiwe hari ikibaho canditseko.

KAMARIZA numubikira ari kwishure aho akorera ahagaze kumuryago imbere yisomero iruhande yiwe hariho uwundi mubikira mugenzi wiwe ariko aratambuka, inyuma yabo hariho abanyeshure bicaye kuntebe ndende nuwundi munyeshure yicaye kugakinga kabagendana ubumuga.

Nicoyitungiye kw'ishure ryabo hariho icumba c’isomero gishaje kubera kitariko umuryango. Harimwo n’intebe ndende abanyeshure bicarako kandi nazo nyene ntizishemeye. Hariho idirisha ry’imbaho, imbere hariho ikibaho hamwe n’ibipapuro bimanitse ku ruhome kandi n’urwo ruhome narwo nyene rurashaje.

Umwigisha nahayo iyo ahejeje kwigisha atashe ivyigwa biheze afise akabati aca abikamwo ibikoresho vyiwe akaca akugara akaca ashirako n'ingufuri Nayo nyene akayugara hejuru aterekako ibikoresho bidakenewe cane.

Kwishure igihe co gutaha kigeze abanyeshure benshi bari hanze bamwe bariko barataha hariho n'umuvyeyi yaje gutora umunyeshure yambaye impuzu y'umuhondo ahagaze impande y'amasomero inyuma yiwe hariho abanyeshure bariko baratambuka.

Umwigisha w’ibiharuro ,yabwiye abanyeshure baze kumanika inyuma kuruhome ibipapuro vyanditseko ibisoro bitandukanye ,kugira abanyeshure ,biborohere kwiga kubera iyo bariko barabiraba bimanitse kuruhome biraborohera gufata ningoga, Kandi abanyeshure benshi ntibaramenya ibisoro.

Mu gihe co kuruhuka abanyeshure bose basohotse mu cumba c'isomero bagiye gukina intebe bazisize zitondetse ku murongo idirisha ryuguruye hariho urupapuro rumanitse ku ikiyo c'idirisha inyuma irangi ryarononekaye aho abanyeshure bashira intebe imbere buname yasize atayikaramu yiwe hasi y'ubururu.

Singirankabo yazindutse kw'ishure aca arinjira ishure ararikubura wenyene, n'intebe azitondeka ku murongo, aca yugurura umuryango hamwe n'amadirisha kugira ivumbi risohoke, umwigisha aze gushika ivumbi ryaheze, hejuru hamanitse amatara ariko atakije.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero, bubatse ku murongo, imiryango iruguruye, imbere harih'ikibuga c'umupira w'amaboko, kuruhande har'ahantu hateye ivyatsi, inyuma y'ishure harih'ibiti birere n'akazu karekare gasajwe n'amabati.

Ishure rishaje, imbere rifise inkingi zitandatu. Hejuru hariko indome zikoze amajambo .Impande, hariho ahantu hateye ibiti. Imbere n'aho hariho ivyatsi vyinshi cane ariko nta munyeshure ahari .

Abigisha iyo bashaka kuraba yuko abanyeshure basubiramwo ivyigwa iyo bari muhira, barabaka amakaye yabo bakayazana mu cumba abigisha bakoreramwo, bakaza baragenda baraba umunyeshure ko yimura ivyigwa umwigisha yamuhaye.

Ishure rifise ikibuga kinini hariho aho abanyeshure bakinira umupira w'amaguru hashinzemwo amazamu hahagararamwo abanyezamu iyo bariko barakina. Hariho n'irembo ry'ishure kandi ryuguruye, inyuma y'ikibuga hateye ivyatsi.

Kw'ishure ku ruhome ku cumba c'isomero hejuru, hamanitse ikengeri hariko n'umunyororo umanuka hasi bakwega, hama ikengeri igaca isamirana, abanyeshure bagaca bumva yuko isaha yo kwinjira igeze canke isaha yo gutaha igeze.

Ishure rifise ikibuga kinini, ariko kitarimwo ivyatsi hashinzemwo amabendera hagati, ariko musi y'aho hashinze amabendera hateye ivyatsi bike imbere yaho hagaze imiduga iri musi y'igiti baheshize musi y'igiti, kubera igitutu.

Ishure ah'abanyeshure bo mu mashure y'intangobiga, iyo hageze gukina bose baca basohoka hanze kuruhuka. bamwe bariko bariruka bariko barakina, hariho n'abandi bafise ibipapuro bariko barakinisha.

Kw'ishure, abanyeshure bariko bakora amasuku mw'isomero basohoye akadobo gafise ibara ry'icatsi baca bagashiramwo umwanda, hamwe hasi iruhande yaho hariyo ahantu hateye ivyatsi bike n'iruhande ahantu hariyo ibipapuro.

Butore ishure yigako rifise ikibuga kinini kandi cagutse, hagati gifise ivyatsi ariko kuruhande ntavyatsi bihateye, harimwo abanyeshure benshi bariko barakina. Inyuma y'ishure hariho ibiti birebire.

Ishure rikikukujwe n'intsinga zifise inkingi z'ivyuma hasi hateye ivyatsi, hariho n'inzira abanyeshure hamwe n'abigisha bacamwo. Inyuma hariho ivyatsi biri kumwe n'amashugwe hegereye ku masomero.

Icumba c'isomero cubakishijwe amatafari ahiye kiriko n'idirisha ry'ivyuma kandi rinini rifise ibara ryera, hariko ibiyo ariko hariho n'ahandi ku ruhande hariko ikiyo camenetse, musi hariho intebe y'umunyeshure.

Ishure rishaje kubera amarangi yera ariko yatangiye kononekara asigaye asa ikigina rifise nivyuma ririko hamwe n'imiryango yivyuma namadirisha nayonyene yivyuma Ariko a size irangi ritukura. hariho imiryango wuguruye hamwe niyindi miryango yugaye.

Ishure rifise ikibuga kinini abanyeshure bakiniramwo, ariko abanyeshure bari mu vyumba vy'amasomero ntabari hanze. Hanze hariho ahantu hariho igiti kinini, impande yaco ,hariho ahantu hakikujwe n'ivyuma.

Kw'ishure ryimicuko, umuryango wo kw'irembo uruguruye. Hariho abantu baje gutora abanyeshure bariko barabatahana muhira, kw'ibarabara hariho n'umuduga uhagaze utwara abanyeshure ukabatahana muhira.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero, hanze hariho intebe igaragara y'umunyeshure, iruhande hariho umuryango ufise ibara ryera wuguruye, intebe nayo iruhande yawo hariho idirisha rifise ibiyo.

Ishure ryubatse ku musozi rifise ivyumba by'amasomero byobakishijwe amatafara hiye bisakajwe n'amabati afise ibara ry'ubururu inyuma y'ishure hari ahantu hari umurima urimwo n'ibigori imiryango y'amasomero na yo iruguruye hariho n'inzira abanyeshure bacamwo iyo bagiye mu masomero hejuru yayo hateye ibiti hamwe n'amashugwe.

Ikorishaka yiga ivyigwa bijanye no gukoresha umuhora ngurukanabumenyi ,imbere yiwe ku meza hateretse imashini nyabwonko hamwe n'agatabo ,hariho n'ikaramu imbere yiwe hicaye uyundi muntu nawe ariko arakoresha I mashini nyabwonko.

Ahantu umurongozi w'ishure akorera umuryango uruguruye, iruhande yaho hariho intebe ata muntu numwe ayicayeko, ku ruhome naho hariho amajambo yanditseko mw'ibara ritukura, hariho n'ahantu ku ruhome hamanitse intsinga z'umuyagankuba, nta bantu bariko baragenda canke bicaye, ni ahantu hagaragara.

Umunyeshure ari mucumba c'isomero Yicaye imbere, kuntebe atekereje, imbere yiwe kuntebe hateretse ikaye yiwe yuguruye, hamwe n'igitabo cuguruye, munsi hariho ibitabo bituguruye, hariyo n'ikaramu itukura hamwe n'ikaramu yirabura, imbere yiwe hahagaze umuntu.

Bakevya kwishure ryabo aho icumba c'isomero yigamwo Kiri gisakajwe n'amabati y'ubururu, inyuma y' icumba hariho ahantu hateye ivyatsi ahandi hari ibiti haruguru yaho hariho ibiti vyinshi cane, hariho n'ahantu hari akazu kubakishijwe imbaho gasakajwe n'amabati.

Kw'ishure ry'imicuko abanyeshure babukohe aho bakinira, inyuma yaho hariho urupangu rw'ivyuma, rufise inkingi zubakishijwe amatafari ahiye, ariko mukibuga hateye ivyatsi vyinshi, hamwe n'inyuma hariho nahantu hubatse amasomero.

Iteriteka yaje kw'ishure asanga yacerewe umurongozi w'ishure yaciye amwirukana ngo aje kuzana umuvyeyi ageze hagati mukibuga yambaye impuzu z'ubururu ariko aratambuka imbere yiwe mukibuga hariho ahantu hari amabuye hamwe n'igiti kimanitseko ikengeri.

Kw'idirisha ry'icumba Mutima yigamwo hamanitseko ibipapuro bifise ibara ryera hamwe n'ibindi bifise ibara risa n'umuhondo. Hariko n'ivyuma bisize ibara ryera hamwe n'ibindi bifise ibara risa n'icatsi ariko Mutima ntarabikurako ivyo bipapuro.

Ishure ryegereye ibarabara ry’ivu ririko ikigega c’amazi cubakishijwe amabuye hamwe n’imiringoti y’amazi iva mu kigega. Hariyo n’ikindi kigega c’amazi naco gifise ibara ry’irabura. Hariho n’akazu karimwo ikengeri bavuza iyo abanyeshure bagira binjire. Hariho n’abanyeshure bari hanze.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero bisakajwe n'amategura hanze mu kibuga hariho abanyeshure bamwe bahagaze abandi bariko baratambuka, hariho n'ahantu hateye amashurwe n'ahandi hari ivyatsi, mu kibuga hariho n'akazu abanyeshure bakiniramwo gakozwe mu mbaho gasakajwe n'amabati make.

Ishure riri ahantu hagutse kandi mukibuga nta munyeshure numwe ahari, abana bose batashe kandi iryo shure rikikujwe nimisozi minini kandi miremire, kukibuga hariho ahantu hateye amashurwe ahandi naho hateye ivyatsi nahandi mukibuga hari ivu gusa hatagira ivyatsi.

Kayoya n’umwigisha ari mucumba babikamwo ibitabo, harimwo akabati gateretseko ibitabo vyinshi kandi bishasha hariho ni terefone iteretse hejuru y’ibitabo. Kayoya ariko ararondera ibitabo aja kwigishirizamwo abana.

Ishure rifise ikibuga kinini caguyemwo imvura, naho abanyeshure bakinira umupira w'amaboko, nahonyene imvura yahaguye kubera haratose ahandi hateye ivyatsi hamwe n'impande y'amasomero, harateye amashurwe ari k'umurongo ,ivyumba vy'amasimero bimwe birugaye imiryango.

Ishure riri ahantu hagutse rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero ryogamwo abanyeshure bomumashure y'intango hamwe n'abanyeshure biga mumashure yisumbuye. Imbere yaryo hateye ivyatsi ahandi naho hateye ibiti; imbere naho hariho ibarabara ry'ivu.

Niyibizi yiga mu mashure y'intango. Ari hanze y'amasomero afise ipine ry'ikinga ariko arakinisha. Ishure ryabo rirashaje kukoharimwo ivyumba vy'amasomero bifise amabati ashaje. Hariho n'ikigega c'amazi gifise ibara ryirabura.

Icumba babikamwo ibitabo harimwo akabati hamwe n'ibitabo biteretseko bigerekeranye harimwo n'intebe hamwe nimeza z'abigisha ziteretseko amakaye yabanyeshuri, kururundi ruhande harahantu k'uruhome rumanitseko urupapupo hamwe n'impuzu.

DUSABIMANA ni umwigisha w'icongereza mu mashure y'intango. Mw'isomero ku ruhome yahamanitse urupapuro ruriko ibicapo vy'impuzu aca ashirako n'amazina kugira abanyeshure bicaye bazoze barabiraba babifate ku mutwe ningoga.

Abanyeshure bicaye mw'isomero barikumwe n'abandi, iruhande yabo hariho intebe zigaragara ata banyeshure bazicayeko, imbere yabo ku ntebe hateretse imashini nyabwonko bariko barigirako, ifise n'ibara ry'icatsi. Iruhande hariho umuntu yicaye ku ruhome, musi y'ikibaho.

Gwasa yiga kw’ishure ryubakishijwe n’amatafar’ahiye, hejuru hariho umureko w’amazi musi naho hariho n’umufurege utemaban’amazi, hanze y’isomero hariho intebe y’umunyeshure ihari atamuntu n’umwe ayicayeko, hakurya y’ishure naho har’ikigega c’amazi gifise ibara ryirabura.

Abanyeshure bahagaze bari mu murwi imbere yabo hariho udupapuro tumanitse hejuru ku mugozi turiko ibicapo kandi dusizeko n'amarangi imbere yabo hariho ahantu hari ibiti ahandi mu kibuga naho hateyeho ivyatsi.

Kw'ishure ry'imicuko ku masomero hamanitse ibikoresho vy'abanyeshure bakoresha mu si yidirisha hariho indobo nini ifise ibara ritukura imbere yaho hariho udupapuro turiko ibicapo zyuko n'amarangi abanyeshure bashize hejuru ku mugozi hariho n'umupe ira abanyeshuri bakina iyo bariko barakina umupira w'amaguru.

Simbananiye barikumwe na murumunawe batambuka mw'ibarabara ry'ikaburimbo ,hakurya har'inzu z'ubucuruzi ,imiryango imwe irugaye, uwundi uruguruye, hanze har'intebe ,umucuruzi ahagararanye hamwe n'abaguzi bavugana ibijanye n'ibiciro.

Hanze y'isomero, hariho intebe y'umunyeshure ata muntu ayicayeko. Iruhande yayo, hariho ahantu hononekaye , harimwo ibinogo n'utubuye duto. Imbere y'aho, hari agapapuro kari hasi, hejuru y'iyo ntebe har'idirisha ryuguruye.

Kaburungu n'umwana mutoyi yiga mumashure y'intango. Ari kw'ishure ariko arakina hamwe n'abandi banyeshuri bari munsi y'igiti. Iruhande yabo hariho amasomero amwe yuguruye umuryango hariho n'irindi umuryango wugaye, hamanitseko n'igipapuro, hariho n'akazu ka sugumwe abanyeshure bari impande yako, inyuma hari ikigega c'amazi.

Igihe c'isaha yo kuruhuka kitaragera hanze nta munyeshuri numwe aba ahari kubera hari ikibuga conyene kigaragara kandi kidateyemwo ivyatsi ariko kirimwo ibiti binini kandi birebire n'aho abanyeshure bakinira hakozwe mu vyuma gusa.

Icumba c'isomero kitagira umuryango Kandi ntana madirisha kigira, ntan'ibiyo biriko harimwo intebe zigaragara atababanyeshure bazicayeko, izo ntebe zitondetse kumurongo, imbere hariko ikibaho atanikintu canditseko, hejuru hariko itara ririko riraka.

Umwigisha ndereya yicaye kuruhome impande yamarembo yishure imbere yiwe hari abari mwibarabara bariko baratambuka inyuma yiwe naho hariho igiti kinini kandi gifise amashami menshi umwigisha yohana nawe ari hagati mukibuga cishure ariko aragenda kwikinga

Ishure ryegereye ibarabara rifise n'inzira abana ba camwo iyo bagiye kw'ishure canke iyo batashe impande hateye ivyatsi vyinshi ku rundi ruhande hariho ibiti birebire abanyeshure baratashe, kandi imbere y'ishure hariho ahantu hateye amashurwe menshe shi hamwe n'umufurege w'amazi hamwe n'imbere hariho amabuye hejuru hariho insinga z'umuyaga nkuba.

Ishure ryubatse ivyumba vy'amasomero bishasha baca bazana n'intebe zitondetse k'umurongo nazo nyene ni zishasha, icumba kirimwo iragi risize kuruhome kandi naryo nyene nirishasha kubera ntarirononekara, hejuru hari ikibaho canditseko n'ingwa yera, kuruhome hari n'idirisha rinini kandi ryuguruye.

Akazu kasugume ko kwishure kubatse uruhande rwa konyene kandi gafise imiryango yimbaho imbere ninyuma hari uruhome ruhazibiye hakurya naho hari ibiti bihateye hamwe nivyatsi kandi ivyo biti nibirebire cane

Icuma co mw'ipine ry'umuduga bakimanitse kugiti bagikoresha nk'ikigeri bagihondako ikindi cuma canke bagahondako ibuye hama kigaca gisamirana, abanyeshure bagaca bamenya yuko isaha yo kwijira canke yogutaha igeze nico bakoresha.

Icumba c'isomero, kirimwo abanyeshure b'imicuko, ku muryango hahagaze abavyeyi baje gutora abanyeshure ngo babatahane, imbere hari umwigisha yicaye afise imeza iteretseko ibipapuro, hejuru hari imboneshakure abanyeshure bariko bararabako, ku ruhande, impande y'uruhome hari aho babika ibitabo.

Umwigisha ari mwi somero yambaye igitambara ku mutwe hamwe n' amahereni kumatwi ahetse umwana ku mugongo yambaye n' igitenge ariko arasoma indole imbere ku kibaho arahagaze inyuma yiwe abanyeshure bariko baramuraba.

Ntirampeba hejeje gukubura mw'isomero intebe yamwigisha hamwe n'imeza yamwigisha yabiteretse musi y'idirisha yaryuguruye hamwe n'izindi ntebe z'abanyeshure aca azitondeka ku murongo.

Shurweryimana n'umunyeshure, umwigisha yamubwiye aje imbere ku kibaho akore imyimenyerezo y'ibiharuro ijanye no gusambura hamwe no guteranya, kugira yereke akarorero abandi banyeshure batarabimenya kugira bace babitahure ningoga.

Icumba c'isomero cubakishijwe n'amatafarahiye hariko imiryango y'icuma hamwe n'amadirisha y'icuma ku biyo hamanitse ibipapuro, kandi kimwe catanguye gutabuka hariho idirisha ryuguruye hamwe nandi madirisha yugaye ku mpera y'isomero hariho irangi ryatanguye kono nekara kubeye rariiriko riravako imbere y'isomero nta vyatsi bihari.

Ishure risa neza kubera rifise isuku, imbere y'amasomero hariho umuferege utembanana amazi, hamwe n'ahantu hateye ivyatsi vyinshi, hariho n'ibiti vy'amashurwe navyo nyene biteye hagati mu vyatsi ,hamwe n'igiti c'umwembe, hariho n'impene iriko irarisha hagati muvyatsi.

Icumba c' ububiko bw' ibitabo harimwo akabati kamanitseko ibitabo bigerekeranye bimwe birashaje ibindi ni bishasha kandi n' ivyo abanyeshuri n' abigisha bakoresha abanyeshure babikoresha kugira ngo batahure ivyigwa neza.

Icumba c'isomero kirimwo urupapuro rw'umuhondo, rumanitse k'uruhome rw'amatafari ahiye, abanyeshure bakoresha mukwiga, handitseko ibiharuro mu gitigiri, hamwe n'indome zisigura ivyo biharuro, abanyeshure babikoresha kugira bamenye igitigiri n'ukuntu candikwa.

Abanyeshure iyo batashe, isomero basiga baryugaye kandi n'intebe bakazitondeka ku murongo. Haca hasigaramwo umwiza kubera hariho ahantu hataboneka neza, ahantu haba umuco n'ahantu hegereye idirisha n'inyuma ku kibaho, ibintu vyanditseko biba bitagaragara neza.

Abanyeshuri hamwe n'umwigisha bambaye impuzu zo kwinonora imitsi bahagaze hagati y'imiduga myishi kuruhande hari abandi banyeshuri bahagaze impande y'imiduga hari n'ivyuma bisize ibara ritukura, icatsi hamwe n'iryera ribakikuje, hanze yaho hari ibiti binini kandi vyishi birebire.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero, bimwe birashaje ibindi ni bishasha, hanze hari ikigega c'amazi gifise ibara ry'irabura, hariho n'umwana ariko aratambuka, mu kibuga iruhande y'isomero hariho umukozi akora amsuku, musi yiwe hari akazu ka sugumwe gafise imiryango yuguruye n'amashurwe.

Icumba babikamwo ibitabo, harimwo akabati gateretseko ibitabo bigerekeranye, harimwo ibitabo bishaje hamwe n'ibindi bishasha, n'ibitabo abanyeshure n'abigisha bakoresha iyo bari kwiga kandi bikorohereza abanyeshure mu vyigwa vyabo.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero bubatse ari bishasha. Ririko amadirisha hamwe n'imiryango y'ivyuma n'avyo nyene n'ibishasha. Babisize ibara ry'ubururu. Imbere hariho n'inkingi z'ivyuma n'azo nyene bazisize irangi ry'ubururu . Hateyeho n'ivyatsi imbere hamwe n'ibiti biri inyuma.

Ishure ryubatse rigeretse rifise ivyumba vy'amasomero ariko amadirisha y'ivyuma, atukura, n'imiryango itukura, imbere y'ishure hari amabuye. Hejuru hari ikirere gisa ubururu hamwe n'ibicu vyera.

Ishure rifise ikibuga kinini kirimwo abanyeshure benshi bariko barakina abandi batwaye ibase irimwo imfingurwa, bayitwaye mw'isomero hariho n'umwana muto w'umunyeshure ariko aratambuka wenyene, ku masomero, ku biyo hariko ibipapuro bihamanitse, inyuma yaho hariho ibiti vyinshi biteye ku murongo mu kibuga iruhande rumwe rurimwo ivyatsi.

Ishure rifise ikibuga kinini ariko kitarimwo ivyatsi. Harimwo ibiti biteye ku murongo, hasi hakaba amabuye hamwe n'umufurege utembana amazi. Mu kibuga hagati harimwo umunyeshure ariko aratambuka. Hanze y'ishure har'intebe y'umunyeshure yononekaye.

Uburongozi bwishure bwazanye intebe zishasha zikozwe muvyuma hamwe nimbaho bacabazizana mucumba cisomero bazitindeka kumurongo inyuma hariho ikibaho gifise ibara ryicatsi ariko kitanditseko hamwe nuruhome rusize ibara ryera

Soguru n’umunyeshure wo mumashure y’intago, iyo aje kw’ishure canke iyo atashe kw’ishure afise umugenzi wiwe batahana canke bazanana none bariko barataha bafatanye no kurutugu, inyuma yabo hariyo ibuye.

Ishure ryubatse rigeretse rikagira ivyumba vyinshi vy'amasomero hariho ni nzira abanyeshure n'abigisha bacamwo iyo bagiye mu masomero yo hejuru canke bakayicamwo bamanuka iyo bagiye mu masomero yo hasi iyo nzira i ruhande ifise inkingi z'ivyuma bifise ibararia tukura.

Akazu ka si ugumwe abanyeshure bakoresha karashaje, kubera ibirangi risize ku ruhome ryarononekaye hamwe n'urukarabiro abanyeshure bakoresha na gwo nyene rwarononekaye, kubera imiringoci isora amazi nta ikirimwo impande y'ivomo hari iducupa turi hasi hamwe n'ivyatsi bihae.

Vyizigiro n’umunyeshure. Kw’ishure yigako, iruhande y'akazu ka sugumwe, hari uruhome rudasize irangi. Iruhande hateye igiti kinini c’amavoka, musi y’ico giti hariho amabuye aharunze, impande hakaba ivyatsi bike, ahandi mu kibuga nta vyatsi bihari.

Abanyeshure bo mumashure y'intango bafungurira kw'ishure bavuye kuzana imfungugwa umwe aje azikoreye ziri mw'ibase ifise ibara ry'ubururu hariho n'uyundi munyeshure ari inyuma yiwe amwakira iyo yarushe, hariho n'uwundi ari iruhande y'idirisha kw'isomero hamwe n'abandi banyeshure bafise ibase muntoke bagiye kwinjira mu muryango.

Igihe co kuruhuka kigeze abanyeshure barasohika bakaja gukina Ariko bashize bakwegeyeko umuryango hariko ningufuri bashize batayugaye kubera baca baza akongera bakugurura hariko nurupapuro rumanitse rushaka kuvako.

Umwigisha wo mumashuri yintango yigisha ibiharuro, arabanza akaja imbere akandika imbere kukibaho ibiharuro, abanyeshure agaca abasigurira hama ahejeje agaca azana imbere imyimenyerezo abanyeshure bakayikora kugira abanyeshure babitahure neza.

Amarembo y'ishure aruguruye, hariho nibuye bahateretse kugira umuryango wishure ntimuyigure hanze kwibarabara hari abantu bariko baratambuka, impande yuruhome rwishure hari umuntu yicaye, mbere y'ishure hari umuntu ariko aragenda kwikinga.

Nziramasabo n'umwigisha yigisha mu mashuri y'intango afise ubuhinga akoresha ku gira abanyeshuri bafate ivyirwa ningoga ku mutwe afata urupapuro akarumanika yahashize urupapuro rwera hamwe n'urundi rusa umuhondo abimanika kuruhome impande y'ikibaho kugira abanyeshuri bagume babiraba babifate n'ingoga.

Icumba c'isomero kirimwo intebe z'abanyeshure zitondetse ku murongo hamwe n'akabati batereka ko ibikoresho gasize ibara ry'umuhondo hamwe n'ubururu ku ruhome hariho igipapuro c'umuhondo kiriko ibicapo kimanitse ku ruhome i ruhande hariho akabati kugaye abanyehure shure babikamwo ibikoresho hariho n'intebe y'umunyeshure iri musi y'ikibahu.

Ishure rifise akazu ka sugumwe kariko imiryango idakomeye, kubera itugarika harimwo niyiri hagati yashaje, kubera imbaho zayo zisigaye zirabura, ariko uruhome rwo ku kazu ka sugumwe rwogo rusa neza, kuko ibara idacera inyuma hariho nibiti.

Ibumba abigisha bakoreramwo umuryango waho uruguruye harimwo akabati gateretseko ibitabo vyinshi hamwe nimeza ziriko amakaye yabanyeshure harimwo nintebe abigisha bicarako kuruhome hamanitse ibipapuro hamw nimpuzu zabigisha

Ishure rifise amarembo yuguruye rikagira n'ikibuga kinini, kandi cagutse harimwo umuntu, ariko aratambuka inyuma yiwe hari ivyatsi bihateye imbere yiwe no ku rundi ruhande nta vyatsi bihari mu kibuga hagati hashinzemwo izamu abanyeshure bakoresha iyo bariko barakerza ni umupira w'amaguru.

Ishure rishaje Kubera ifise ivyumba vyamasomero bishakajwe n'amabati ashaje. Hariho nikindi cumba kiriko amabati mashasha ku muryango hahagaze abanyeshure kandi urugo rwishure rwubakishijwe n'ibiti vy'iminyari. Imbere hariho n'umufurege w'amazi.

Isomero ryabanyeshure bimicuko harimwo imeza isasheko igitambara hamwe n'amakaye hamwe n'intebe zigaragara kubera abanyeshure barihanze hari umunyshure ahagaze hamwe n'impuzu ziri hejuru abanyeshure basize hariho n'amadirisha yuguruye.

Ikibuga giteyemwo ivyatsi hagati ariko kumpande ntavyatsi Bihari hariho n'uruhome rwubakishijwe amabuye ruhari rufise n'umuryango wicuma wugaye inyuma hubatse amazu hamwe n'ivyatsi vyinshi hariho n'ibiti vyinshi kandi birebire.

Ndayegamiye igihe co gutaha kigeze yaciye anyaruka bituma yibagirwa ibikoresho vyiwe vyo kw'ishure, mu ntebe aho yicara yahasize ibikoresho vyiwe harimwo ikaramu hamwe n'agakoresho bakoresha muguca imirongo n'abandi banyeshure ntawurimwo yagiye.

Igikinisho c'abana canke abanyeshure bakora mumashashi baterateranirije hamwe bakaca babanga hamwe inyuma bagaca bakoresha imigozi bakayizinga inyuma canke bagakoresha ibice vy'ibitambara. Abanyeshure bagaca bawita umupira w'amasashe.

Ishure Karikurubu yigako barisize amarangi mashasha, imbere rifise inkingi z'ivyuma, hariho n'umufurege utembana amazi, hariho n'ivyatsi bihateye imbere mu kibuga, hamwe hateye n'ibiti vy'amashurwe, hariho n'igiti c'umwembe.

Murwiza ishure yiga ko isomero ryabo riruguruye umuryango ayandi masomero imiryango irugaye imbere hari umupfurege wamazi hamwe n'ivyatsi bike biri mu kibuga urundi ruhande rurimwo ikidengeri c'amazi.

ishure rifise ikibuga kinini abanyeshuri bakiniramo hamwe n'umushinge wubatse ufise uruhande rwabomotse hariho n'ibyuma bikikuje ahantu abanyeshuri bakiri bato bakinira inyuma hateye ibiti bininiya hamwe n'imodoka zihagaze munsi y'ibiti

Ishure rifise ikibuga kinini kandi cagutse hagati mu kibuga hashinze mw'igiti ku ruhande rw'ibubamfu hariho ivyatsi bike abanyeshure barihanze impande y'amasomero. Inyuma y'ishure hariho ibiti vyinshi birebire kandi biteye kumurongo.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyobatse bigeretse, ariko amadirisha y'ivyuma asa ubururu habwe n'imiryango y'icuma isa ubururu musi hariho intebe zera ziri hasi iruhande hari ibigega vy'amazi ku rundi ruhande hari ivyumba vy'amasomero, ariko vyobatse bitageretse mbere hari amashurwe ahateye ku murongo mu kibuga nta vyasibihari.

Mw'isomero ry'abanyeshure b'imicuko harimwo intebe ngufi hamwe n'imeza ngufi ziteretse ko ibikoresho vy'abanyeshure ku ruhome hari akabati karimwo ibikoresho n'imbere ikibaho gifise ibara ry'icatsi hamwe n'ibikoresho vyo mu biharuro bifise ibara ry'umuhondo.

Ishure rifise ivyumba bisakajwe n'amategura hamwe n'ahantu hateye ivyatsi birikumwe n'amashurwe ateye ku murongo hari n'ikiga c'amazi gifise ibara ryirabura kirimwo imiringoti yinjiza amazi ikongera ikayasohora.

Abanyeshure benshi bo mu mashure y'intango, bashitse kw'ishuri bacerewe, baca basanga umuryango wo kw'irembondero aze kwugurura hama ace ababaza impamvu yatumye bacererwa kugira ngo ntibazosubire gucerwa.

Abanyeshure bo mu mashure y'intango mukubigisha ibiharuro, barabanza bakabigisha kurwiza hamwe no kugabura, bakoresheje igisoro, mwigisha abikoresha kugira abanyeshure biborohere kubifata n'ingoga, imbere ku kibaho yandikishije, hamwa aca ahashira ibiharuro bikoreshejwe mu kurwiza hamwe no mu kugabura.

bishure ry'imicuko ku ruhome hacapse ko ibicapo by'abana bicaye ku ntebe imbere yabo hari umwigisha hagaze afise n'inkoni mu kuboko hamwe n'ikaye inyuma y'iwe hari kibaho ku ruhande hakaba imeza inyuma y'uruhome hari ibyatsi bihateye abanyeshure bakunda ibicapo

ishure ririmwo abanyeshure bicaye ku ntebe ndende hamwe n'uwundi munyeshure yicaye ku gakinga k'abagendane ubumuga. Imbere yabo hari ababikira babiri umwe ahagaze ku muryango inyuma yiwe hari ikigega c'amazi gifise baragirabura ku rundi ruhande hari giti kirekire giteye mu vyatsi impande y'amashurwe inyuma yaho hari ikirundo c'ibiti vyumye.

Minani n'umwigisha wo mu mashuri y'intango mw'isomero aje azanye ingwa zisa n'umuhondo hamwe n'izera aca azitereka ku ntebe y'umunyeshuri yaciye agenda kuzana igitabo aza gukoresha mu kwigisha izo ngwa aza kuzikoresha ariko arandika ku kibaho.

Munyana ni umunyeshure wo mu mashure y'intango igihe co gutaha kigeze ku mugoroba aratashe ari kumwe n'abanyeshure bagenzi biwe inyuma yabo hari igiti gifise amashami hamwe n'igiti gishinze gifise insinga z'umuyaga nkuba iruhande yabo hari ivyatsi bihateye hamwe n'abandi banyeshure bari inyuma yabo.

Ishure rishaje kubera rifise inyubako zatanguye kubomoka nirangi zisize kuruhome rwisomero naryo ryaratanguye kononekara kubera ryari ryera risigaye risagaye risa ikigina kumpande hariho ivyatsi bihateye nimbere iruhande naho hariho nahandi hatebe ibiti

Amarembo yo kw’ishure aruguruye ariko ishure ryarashaje kubera umushinge wo kumarembo warabomotse, n’irangi ryo kuruhome ryo kw’ishure naryo ryarahindutse hamwe harirabura ahandi hasa ikigina. Imbere kw’ishure hateyemwo ibiti hanze kukibiga naho hahagaze umuduga.

Igihe c'isaha yo kuruhuka kigeze, abanyeshure basohotse mw'isomero baja hanze gukina. Umuryango basiga bawukwegeyeko ariko urikw'ingufuri, ntibayugaye. Hariko n'urupapuro rumanitse ku muryango rwera. Iruhande hari urutsinga rw'umuyagankuba.

Simbananiye n umwigisha mumashure yisumbuye kukibaho yahanditse ikibazo akoresheje ingwa yera, hejuru yikibaho hamanitse umusaraba ukozwe mu giti. Umwigisha yaciye aja. nyuma kugira abanyeshure abarabe batanobera.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero bishasha kubera umuryango uriko ni mushasha. N'amadirisha ahari ni mashasha. Umuryango urugaye, amadirisha aruguruye. Ku biyo vy'amadirisha hamanitse ibipapuro kandi igipapuro kimwe caratabutse. Hejuru hariko umureko w'amazi n'itara rimanitse. Imbere ntavyatsi bihateye.

Ishure rifise ikibuga kinini kandi cagutse kirimwo n'ivyatsi hakaba n'uruhome rwera ariko gwashaje kubera amaja k'umushinge rusigaye gwirabura hakaba n'udupapuro turi hasi impande y'umusarani.

Kw'ishure ryimicuko kuruhome hasize ibara ryera, Kandi handitseko indome hamwe nibiharuro vyorohereza abanyeshure ,Kubera baguma babiraba incuro nyinshi bigatuma babifata kumutwe kandi Imbere yuruhome hateye ivyatsi.

Isomero rishaje ritari ko umuryango ririmwo intebe zimbaho zidashemeye zifise idirisha ryimbaho ryugaye risakajwe nibiti imbere kukibaho hacafyeko ibicapo kandi nirangi ryarononekaye ntirikiboneka hariko nigipapuro Kiri kuruhome.

Ishure rifise ikibuga kitarimwo ivyatsi Ariko iruhande y'akazu ka sugumwe hari ivyatsi bahashira niyarara amasomero afise inkingi z'ivyuma bisize ibara ry'ubururu hejuru mukire re harimwo ibicu.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero hamwe n'ikibuga kinini, ariko kitagira ivyatsi hateye igiti kinini hamwe n'ivyuma bikikuje ahantu abanyeshure batoyi bakinira iyo basohoze.

Isomero ririmwo intebe zidatondetse kumurongo kandi zigaragara kubera ntamuntu azicayeko, hasi hari ibipapuro, kuruhome hasa n'ibara ryera, hejuru nahonyene hasa ibara ryera, hari urutsinga rw'umuyagankuba gwaciye mumwenge impande y'itara.

Isomero ryigamwo abanyeshuri b'imicuko, ku ruhome hamanitseko urupapuro rusa n'umuhondo rucafyeko ibicapo kugira abanyeshuri biborohere gufata ku mutwe, hacafyeko isomero, umukubuzo, inyabu, icupa hamwe n'ibindi.

Abanyeshure bo mu mashure y'intango babubakiye aho bakinira igihe bari hanze y'isomero bariko bararuhuka bagiye gukina imbere bahashira ipine ry'umuduga kugira bamanutse ntibababare impande y'uruhome rw'ishure hateye ivyatsi hamwe n'amashugwe.

Ahantu hateye igiti c'ipapayi camyeko ipapayi ariko zitarasha ku ruhande hari igiti c'ivoka hakikujwe n'amashurwe ari ku murongo imbere hari amabuye manini imyuma hari inzu yashaje kubera yatanguye kubomoka.

Icumab kirimwo abanyeshure bicaye hariho n'uwundi muntu ahagaze hagati mu nzira yambaye ikabutura isa n'ubururu inyuma yiwe hariho abanyeshure bicaye mu bice bibiri imbere yabo hari imeza iteretseko utuntu dusa n'ibara ry'ubururu.

Kazoviyo amarembo yishure ryabo aruguye ariko nta munyeshure ari hanze, nta n'umwigisha ari hanze. Amashure yabo ni ivyumba Vyamasomero bisize ibara ryera inyuma hariho ibiti.

Uburongozi bw'ishure ahantu bukorera hari imiryango itandukanye kandi yose ikozwe mu vyuma ifise n'ibara ry'ubururu hejuru hamanitse itara ritariko riraka ku ruhome naho hariho ahantu hamanitse igipapuro canditseko amajambo.

Ishure ryubatse rigeretse rifise ivyumba vyamasomero biri hejuru hakaba nivyumba vyamasomero vyubatse munsi hariho inzira abanyeshure hamwe nabigisha bakoresha iyo bagiye muvyumba vyamasomero biri hasi canke vyubatse hejuru imbere yiyo nzira hateye ivyatsi.

Icumba kirimwo abanyeshure barikumwe n'abavyeyi bamwe barahagaze abandi baricaye imbere hariho n'Umubikira yicaye, hariho n'intebe zigaragara atamuntu numwe azicayeko hejuru amatara ariko araka.

Umunyeshure ari munsi y'igiti ariko aratambuka inyuma yiwe hateye ishurwe hariho n'icumba c'isomero gisize ibara ryera, hari umuryango wugaye. Iruhande hariho umuntu ariko aratambuka ariko avugira kuri terefone.

Icumba c'isomero kirimwo abanyeshure bicaye ku ntebe Kandi bose bicaye bacereje kubera bariko barakora ikibazo, imbere yaho hariho umuryango wuguruye ufise ibara ritukura, inyuma yu muryango hari ikibaho canditseko.

Ishure ryubatse rigeretse ku ruhande rifise imiringoti imanukana amazi imbere hakaba ibigega vy'amazi ku ruhande hariho impantu hateye amashurwe imbere y'amasomero mu kibuga hari ahantu hatateye ivyazi.

Ishure rifise ivyumba vy'isomero bimwe bishaje kandi vyuguruye n'umuryango, n'ahandi hariho ivyumba bitarasaza, mu kibuga hariho abantu bariko baratambuka hamwe n'abandi bariko barakina, hariho n'ibendera rishinze mu kibuga.

Ishure riri ahantu hagutse kandi rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero, bimwe bisakajwe amategura, ahandi hasakajwe amabati, kandi rifise n'ikibuga kimwe kirimwo ivyatsi, ikindi naco nta vyatsi kirimwo, ariko hose hariho ibiti.

Ishure rishasha rifise ivyumba vy'amasomero, bigabuyemwo ibice bibiri, harih'intebe z'abanyeshure zir'impande y'amasomero, hariho n'ikibuga abanyeshure bakiniramwo ariko bagiteyemwo ivyatsi bitarakura.

Ishuri rifise amarembo atariko umuryango iruhande y'amarembo hateye igiti kirekire hamwe n'amashurwe impande y'isomero naho hariho umufurege utembana amazi hanze y'ishuri ntamuntu numwe ahari.

Mu cumba c'isomero harimwo abanyeshuri bicaye bariko bararaba imbere hahagaze umwigisha afise imishatsi myishi yambaye n'ikanzu irimwo ibara ryera iruhande yiwe hariho intebe n'imeza y'umwigisha inyuma yiwe hari ikibaho canditseko.

Ishure ryubatse rigeretse incuro zibiri, rifise n' ivyumba vy'amasomero vyinshi. Iruhande y'aryo hariho n'ahantu hubatse akazu ka surwumwe. Hejuru hariho n'aho abarongozi b'ishure bakorera. Nt'abanyeshure bahari ,kandi nta n'abigisha bahari.

Ntirenganya ni umwigisha wo mu mashure yisumbuye. Ahagaze ku muryango w'ishure. Inyuma yiwe hariho umuryango w'icuma ufise ibara ry'ubururu umanitseko ibipapuro. Ahagaze ariko araraba abanyeshure, yabahaye ikibazo kugira ntibanobere.

Abanyeshure mucumba c'isomero basize bahakubuye n'intebe bazitondeka ku murongo hariho imeza ndende bashasheko igitambara gifise ibara ry'ubururu baca bahashira n'intebe z'abigisha zitatu, inyuma hariho aho abanyeshure bakorera ivyigwa vy'ubushakashatsi.

Ishure rinini kandi ryubatse rigeretse, rifise n'ivyumba vyinshi vy'amasomero bifise amadirisha y'ivyuma asize irangi ry'ubururu, hamwe n'imiryango y'ivyuma ifise irangi ry'ubururu. Rifise n'ikibuga kinini ariko kidateyemwo ivyatsi.

Karori ishure yigako ryubakishijwe n'amatafari ahiye, kandi rifise n'ivyumba vyinshi vy'amasomero. Hasi hasize ibara ryera. Imbere yaho hariho n'umufurege utembana amazi. Ku ruhande hateye ibiti vy'amashurwe.

Ishure ryubatse ku musozi mu kibuga hariho ahantu hateye ivyatsi vyinshi, hasi harimwo udupapuro hamwe n' uducupa turi hasi, iruhande yaho hateye ibiti vyinshi, hamwe n'inzu y' amatafari ahiye.

KANYANA niho agishika kw'ishure ariko arinjira, asanze hariho n'abandi banyeshure bariko barasohoka. Iruhande y'uruhome rw'ishure hariho abanyeshure bambaye impuzu zitari iz'ishure. Bamwe bahagaze mu vyatsi. Inyuma y'ishure hariho instinga z'umuyagankuba.

Bizindavyi n'umwigisha wo mum'ashure y'isumbuye atonda kw'ishure afise umuduga wiwe, ahagaze impande y'umuduga ariko aratambuka, inyuma yiwe harih'umunyeshure ahagaze hariho n'abandi banyeshure bicaye ,umwe yicaye kw'ibuye hariho n'uwundi ahagaze imbere yiwe har'imiduga nyinshi.

Ishure rinini ryubatse rigeretse kandi risize ibara ry'umuhondo. Musi hariho abanyeshure bahagaze bariko barakora amasuku, bameshe n'impuzu barindiriye yuko izuba rirasa hama zume.

Kw'ishure iruhande yahantu hubatse akazi ka sugumwe, hateye ibiti vyinshi iruhande hamwe n'imbere yaho hariho n'ahantu imbere hari ikibuga ariko kitagira ivyatsi kuruhande rwo hino niho hari ivyatsi bikeyi.

Icumba abanyeshure bakoresha iyo bari kwinonora imitsi hariho umuntu arimwo, ariko arinonora imitsi yambaye impuzu z'isa n'ubururu yatarutse ari hejuru afise n'umupanga iruhande yiwe ku ruhome hasize amaranga mashasha hasi hasize ibara ryirabura.

Ishure rifise icumba cisomero cubakishijwe amatafari ahiye, hasi gisize ibara ryera kiriko namadirisha manini, harimwo ivyuma hariho ibiyo Kandi vyamenetse, hejuru hari ahantu hasize ibara, mbere hari ahantu hateye amashurwe, hasi hariho amabuye.

Icumba kirimwo abantu benshi bicaye bariko bararaba imbere yabo ahantu hicaye abanyeshure bambaye impuzu zera hariho n' umuntu ahagaze imbere yabo yambaye impuzu yirabura, ariko aravuga abanyeshure bariko barakina umukino.

Mugitondo ca kare ntamwigisha araza hamwe nta nabanyeshure baraza, mukibuga haragaragara hariho igiti conyene kandi kinini, kuruhome naho iruhande yaho hari ahantu hateye ivyatsi ahandi hateretse amabuye.

Ishure rifise ivyumba vyamasomero vyubakishijwe amatafari ahiye hariko n’amadirisha yivyuma, kuruhome amarangi yaratanguye gusaza aho abanyeshure baganda bakorako imbere yumuryango hasigay harononekaye hejuru hariho amatara amanite.

Ishure rifise ikibuga giteyemwo ibiti vyinshi cane hamwe n'ivyatsi ahandi naho hateye amashurwe. Hariho n'inzira abanyeshure hamwe n'abigisha bacamo iyo bariko baratambuka, hari n'ahantu hashinze amabendera.

Mu kibuga c'ishure hahagaze imiduga ibiri ifise irangi ryera. Hama munsi hasize irangi ry'ubururu. Iruhande hahagaze umuntu ariko aratambuka. Inyuma hariyo ahantu hateye ivyatsi harimwo n'udupapuro turi hasi. Imbere y'amarembo y'ishure hahagaze umuntu.

Icumba babikamwo ibitabo harimwo akabati gateretseko ibitabo bigerekeranye, harimwo nikaziye irimwo amacupa y’amafanta hamwe naka bido gateretse hasi gafise ibara ry’umuhondo, hariho n’utudobo dutukura, hejuru kukabati harih’ahantu hateretse uducupa tw’amazi, harimwo n’umupira abanyeshure bakina, uteretse kubitabo.

Bigirimana yicaye kwishure ari wenyene hariho idirisha ryuguruye kwishure amaja yo kumushinge wishure naho haratanguye gusaza kubera hasigaye harononekaye imbere mukibuga naho hariho amabuye ari hasi

Ku marembo y'ishure, hariho umuryango w'icuma. Hasi hariho ahantu hari amabuye menshi hariko haragaragara igitutu c'umuryango wo ku marembo y'ishure, kandi nta muntu n'umwe ariko aratambuka, ntan'uwundi muntu ahicaye.

Ishure rifise urugo rukikujwe n’ivyuma hamwe n’ibiti. Kw’ibarabara hari imiduga ihagaze kandi ibarabara ryarononekaye kuko ririmwo ibinogo bifise ibidengeri vy’amazi, hariho n’umuntu ariko aratambuka.

Rwamaza hamwe n'abandi banyeshure, bagiye kwiga binyegeje kugira abandi banyeshure ntibaze kubabona, bicaye iruhande y'amasomero, imbere yabo hariho ahantu hateye ibiti birebire kandi ntawundi m'unyeshure ahari.

Nkurunziza ni umurwizatunga yubatse ishure ryigenga ariko rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero, bimwe birashaje hama ibindi ni bishasha, hejuru hariho n'itsinga z'umuyagankuba, hakaba n'ikibuga kidateyemwo ivyatsi.

Ibarabara ririmwo ibinogo, harimwo amazi yirekamwo hakongera hakaba n'amabuye, iruhande yaryo hariho ivyatsi biriho, iruhande naho har'uruhome rw'ishure, imber har'ahantu aho abantu basengera.

Ishure rinini ryubatse ahantu hagutse rifise ivyumba vyinshi vyamasomero, mukibuga hateyemwo ivyatsi harimwo ninzira abanyeshure bacamwo iyo bagiye muvyumba vyamasomero, nyuma yishure hubatse ayandi mazu hakurya hari imisozi miremire.

Ishure ryubatse rigeretse, ririmwo abanyeshure bariko baratambuka imbere harih amashurwe ateye kumurongo. Iruhande hari Igiti kirkire, mukibuga hashinzemwo ibendera ryigihugu c'uburundi kandi ntavyatsi nihari.

Ishure rifise ivyumba vyamasomero imbere harimwo umuhora muremure abanyeshure hamwe nabigisha bacamwo iyo bagiye muvyumba vyamasomero ntamuntu numwe uhagazemwo cnke awicayemwo imbere yaho hari shntu hari ibiti.

Nkuru nziza ni umwigisha aza kw'ishure afise imodoka yayihagaritse impande y'ishurwe hariho n'ikibuga giteyemwo ivyatsi i ruhande hariho igiti kirekire, ariko catanguye kuma hakurya, naho hariho ibindi biti, ariko bifise amashami.

Kagabo ishure yigako ryubatse rigeretse ,imbere yaryo hateye amashurwe ari kumurongo hamwe n’igiti kirekire, hariho n’ikibuga kinini hagati kitarimwo ivyatsi ariko kuruhande hateye ivyatsi, inyuma y’ishure har’ahantu hari inzu ndende nayo nyene igeretse.

Ishure rifise ikibuga kinini, kandi cagutse ku ruhande hariho ahantu hateye ivyatsi iruhande y'amasomero na ho hateye amashurwe ku ruhande rwo hino hariho igiti kirekire musi hariho igitutu hariho n'inkingi yubakishijwe amatafara hiye impande y'isomero.

Ishure rifise ikibuga kiriko ivyatsi impande y'amasomero hamwe n'ibindi vyatsi vyegereye uruhome rw'ishure ,hashinzwemwo ibendera, munsi yaho hariho umuntu yambaye impuzu yera ariko aragenda avugira kuri terefone, hariho n'umunyeshure ariko aregera ivyumba vy'amasomero.

Mucumba c’ububiko bw’ibitabo harimwo akabati kamanitseko ibikarato hamwe n’imatera iri hejuru, kuruhande hari imashini izana umuyaga kuruhome hariho intsinga z’umuyagankuba, hasi naho hariho ahantu hari ikiyo kukabati.

Nsengiyumva yasiz'intebe y'umunyeshure hanze kand' asig' atamuntu n'umw' ayicayek' iriruhande y' idirish' ikozwe mu vyuma kandi kubiyo hamanits' ibipapuro, kurundi ruhande harih' umuryang' ufis' ibara ryera nawo wo mucuma wuguruye, imbere har' inking' isiz' ibara ry'ubururu.

Abanyeshure mugukubura mucumba c’isomero, intebe bazeguye kugira babone uko bakora isuku neza hama amadirisha nayo barayugurura ibiyo kugira ivumbi risohoke, inyuma hari ikibaho canditseko ariko ntamwigisha ahari n’abanyeshure.

Buname ari kwishure ari mukibuga arikumwe nabandi banyeshure bagenzi biwe bariko barakina umupira w'amaboko, iruhande yaho hariho igiti kihateye hamwe n'inyuma y'ishure naho nyene hariho ivyatsi vyinshi hamwe n'ibiti vyinshi cane.

Niyonkuru n’umwigisha mumashure yisumbuye ahejeje gutanga ivyigwa kubanyeshure, arasohotse ari impande y’icumba c’isomero ariko aratambuka imbere hariho umwigisha ariko umwe n’umuvyeyi w’umunyeshure hasi naho hariho ahantu impande y’amasomero bubatse akazu ka sugumwe.

Mu gihe co kuruhuka abanyeshure barasohoka hanze y'amasomero hariho abanyeshure bahagaze mu kibuga hamwe n'uwundi munyeshure ari kurukarabiro yunamye ariko arakaraba inyuma yiwe ahantu hateye ivyatsi hamwe nokuruhande hariho n'abandi banyeshure hagaze impande y'amasomero.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero kandi vyubatse ahantu hatandukanye hariho n'ikibuga kinini kandi cagutse, hamwe hateye ivyatsi ku rundi ruhande naho nta vyatsi bihari, hariho n'igiti kihateye umunyeshure ari hanze impande y'isomero imbere yiwe hateye amashurwe.

Bukuru na Butoyi niho bagishika kw'ishure, bari mu nzira bariko baratambuka, Bukuru afashe ku rutugu Butoyi, imbere yabo hariyo abanyeshuri na bo nyene bariko baratambuka begera ivyuma vy'amasomero, iruhande yabo hateye ivyatsi vyinshi, kandi Bukuru na Butoyi imbere yabo hariyo ibiti vyinshi kandi birebire.

MUTORE mwigisha yamusohoye kubera yariko arayogora mw'ishure abandi banyeshure bariko bariga. Inyuma yiwe hariho abandi banyeshure babiri bicaye. Iruhande yabo bakikujwe n'ivyatsi vyinshi. Hariho n'igiti giteye kandi kirekire. Hariho kandi n'umugozi muremure banikirako impuzu.

Umwigisha iyo yinjiye mu cumba c'isomero, imbere yuko atanga icigwa canke iyo agiye kwigisha abanyeshure, arababaza agaca umurongo ku kibaho agaca yandika igenekerezo ryuwo musi agiye kwigishirizako.

Abanyeshuri babiri bagaze musi y'igiti irwande yabo hariho ivyumba vy'amasomero vyubakishijwe amatafara hiye musi hasize irangi rifise ibaragera imbere yabo hariho ikibuga kinini, ariko kidateyemwo ivyazi.

Ishure ryiza ryubakishijwe amatafari ahiye kandi isakajwe amabati mashasha ririko nimireko mishasha imbere hateye ivyatsi hamwe namashurwe menshi hagati mukibuga hariho inzira igenda igashika ahantu hashinze amabendera abiri.

Ishure rifise ikibuga kinini abanyeshure bakiniramwo, ariko aho abanyeshure bato bakinira hakikujwe n'ivyuma bifise ibara ry'ubururu hagati harimwo aho abanyeshure bato bakinira babubakiye ibikinisho vyabo iruhande hateye igiti kinini, kandi kirekire imbere y'amasomero hari iho umufurege utembana amazi.

Ishure rifis' ivyumba vyisomero vyubatse mu buryo butandukanye, kubera hamwe harih' ahantu hubakishijw' amatafari kandi hakagira n' inkingi zifis' amatafari, ahandi naho har' ahantu hasiz' irangi ryer' imbere hakaba hariho n' inkingi z' ivyuma.

Ishure rifise urupangu rwubakishijwe n'amatafari ahiye hariko n'umuryango wi cuma umwe uriko uwundi uruguruye hariho nicapa gifise ibara ryera Canditseko amajambo ,ibara ritukura nirindi bara ry'ubururu imbere hariho ivyatsi bihateye hamwe numufurege utembana amazi mw'ishure hariho ibiti birebire.

Gahungu n'umunyeshure yiga mumashure yisumbuye yiga yaje yacerewe aca asanga abandi banyeshure nabo bacerewe barihanze niyo bicaye umwigisha yabankiye kwinjira barindiriye ko umwigisha aza kubaha uruhusha rwokwinjira.

Abanyeshure bicaye mucumba c’isomero bariko barakora ikibazo, bicaye bacereje imbere yabo hari umwigisha ariko arabaraba kugira batanobera, inyuma yiwe hari ikibaho canditseko, inyuma y’abanyeshure hari intebe zihari atamuntu azicayeko kubera zigaragara, umuryango w’icumba c’isomero uruguruye.

Impene iriko irarisha kw’ishure hagati muvyatsi, imbere yayo hateye ibiti vy’amashugwe biri kumurongo, kuruhande hari ivyumba vy’amasomero bifise n’inkingi z’ivyuma, inyuma hari hantu hateye igiti c’umwembe, hejuru naho hariho ikirere gisa ubururu.

Ishure rifise akazuka sugumwe gashaje, kubera kariko amategura ashaje no ku ruhome ahantu hasize amarangi yera yarononekaye asigaye asa n'ikigina hamwe no ku rukarabiro aho abanyeshuri bakoresha mu kwisukura na wo nyene hariashaje ku ruhande hateye ivyatsi hamwe n'ibiti imbere yaho, naho nta vyasi bihateye harivu.

Ikibuga c'ishure kirimwo ivyatsi biteyemwo, hariho n'ahantu hari igiti cumye kubera kitariko amababi. Imbere yaho hari ibendera rihashinze hamwe n'umuduga uhagaze impande y'igiti c'ishugwe, iruhande hari ivyumba vy'amasomero.

Ishure riteyemwo igiti kimwe ariko kinini .Ku rupangu rw'ishure harashaje kubera hari hafise ibara ryera ariko hasigaye hirabura .Munsi y'urupangu hateye ivyatsi bike hamwe n'amabuye ahateretse inyuma y'urupangu hariho ibiti vyinshi.

Mu cumba c'isomero ku meza y'umwigisha abanyeshure bahateretse urupapuro ruriko urutonde rw'abanyeshure, iyo umwigisha yinjiye aca asoma urutonde kugira amenye abanyeshure batonze n'abandi batatonze uwo musi.

Ishure rifise amarembo yuguruye rikongera rikaba ririko imiryango y'icuma ,hariho n'inzu yicaramwo abantu bajejwe umutekano, imbere yayo hariho abantu babiri bariko baratambuka bafise ibipapuro mu ntoki, k'uruhome hariho ibipapuro bihamanitse, hariho n'ibiti biri mwishure.

Inzu y’uburongozi yubatse igeretse, hejuru harimwo abantu no munsi harimwo abantu, imbere yaho hariho ahantu hateye amashugwe kandi hakikujwe nahantu hasize amarangi iritukura, iryera hamwe n’iryicatsi kuruhome hamanitseko ibipapuro.

ishure rinini ryubakishijwe amatafari ahiye rifise n'amadirisha menshi iruhande y'ishure hari imiduga ihagaze inyuma y'ishure hari ibyatsi byinshi bihateye hari n'ikibuga cy'umupira w'amaboko abanyeshure bakiniramwo

Ishure ry'uburaro rifise ivyumba vyinshi, hamwe n'amadirisha menshi ,ariko hejuru y'amadirishe handitseko majambo, kwirembo ry'ishure hariko umuryango w'icuma hamwe n'urupangu rwubakishije amatafari ahiye, kw'ishure harimwo ivyatsi hamwe n'igiti.

Mu gihe c'ibibazo kw'ishure, umuryango bawumanikako urupapuro ruriko urutonde rw'abanyeshure bazokoreramwo muri ico cumba c'isomero. Ku muryango hamanitse urupapuro ariko ruriko ruratabuka kandi bahanditseko n'ingwa.

Icumba c'i somero abanyeshure bigiramwo bakongera bagakoreramwo n'ivyirwa vy'ubushakashatsi hagiye kuberamwo inama y'abigisha, kubera bakoreye amasuku baca batondeka n'intebe ku murongo imbere hariho intebe abarongozi baza kwicarako baciba atereka n'imeza ishasheko igitambara c'ubururu.

Ishuri rinini riri ahantu hagutse rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero, ku madirisha hamwe no ku miryango hamanitseko ibipapuro vyera. Imbere yaryo hari ikibuga kinini ariko kidateye n'ivyatsi. Ku ruhande rwo hino hateye amashurwe ari ku murongo, hanze hariyo intebe.

Ishure rifise ikibuga kinini kandi cagutse, hanze kukibuga hariho abanyeshure bariko baratambuka iruhande y’amasomero, hariho nabandi bahagaze mu kibuga hari ahantu hari amabuye ahandi hateye ivyatsi, kurundi ruhome hariho umuduga uhagaze abanyeshure bagendamwo.

Ishure ryubatse rigeretse rifise imbere aho abantu bugamamwo izuba hamwe n'imvura. Imbere y'aho hariho abanyeshure babiri bicaye, hariho n'abandi banyeshure bari mu kibuga c'umupira w'amaboko bariko barakina. Iruhande hateye ibiti, aho indorerezi zicara nta bantu bahari.

Abanyeshuri bicara ku ntebe yinyuma mw'isomero barakubagana kubera urupapuro rumanitse kuruhome ruriko igicapo c'ibihimba vy'umuntu vyo munda baragitabuye kandi niruhande yabo kuruhome hatanguye gusaza kubera irangi ririko riravako n'idirisha bari kuryonona.

Ikibuga c'ishure kirimwo imiduga myinshi cane, ha kurya impande y'ibiti niho hubatse ishure, ku ruhande rwo hino naho hariho umuduga ufise imparati ndundi, munsi yawo hariho ibipapuro hamwe n'uducupa dufyase turi hasi.

Ishuri rifise ikibuga kinini ariko kirimwo amabuye gusa kidateyemwo ivyatsi impande y'amasomero hari amashurwe ateye ku murongo inyuma y'ishuri hari ibiti binini kandi birebire hari n'imiduga ihagaze munsi y'akazu gafise igitutu.

Ishure rifise ikibuga abanyeshure bakiniramwo umupira w' amaboko harimwo abanyeshure bariko baratambuka iruhande y' ikibuga hariho ivyatsi bihateye hariho n' abandi banyeshure bahagaze kuruhome impande y' amasomero hariyo n' imiduga ihagaze hamwe n' umuduga mure mure abanyeshure bagiye kwinjiramwo.

Ishure rishaje kubera rifise uruhome rwera ariko rusigaye rwirabura, iruhande hateye ivyatsi hamwe n’amabuye bahateretse, mu kibuga nta vyatsi bihari hateye igiti kirekire hejuru hariyo ibicu hamwe n’ikirere gisa ubururu.

Kamikazi yicaye hamwe n'umunyeshure mugenzi wiwe ku kirundo c'umusenyi, imbere yabo hari uwundi munyeshure ahahagaze impande yabo hari ivyatsi hamwe n'imbere hari uducupa turi hasi dufyase, impande y'amabuye inyuma yabo hari igiti kinini kirekire, hejuru hari ikirere gisa ubururu hamwe n'ibicu.

Ishure rifise ikibuga kinini gishinzemwo ibendera hagati y'igrwu c'uburundi harimwo n'igiti kihateye hamwe n'amashurwe harimwo n'umugabo yambaye impuzu z'ubururu, ariko aratambuka ku marembo y'ishure hariho umuduga wirabura.

Muco akunda kwibagira ivyirwa bazokwiga ku musi uzokurikira none kuki baho inyuma yaceyandika ko hamwe n'ingwa yandika ivyirwa bazoza bariga hamwe n'umusi hamwe n'isaha kugira bimworohere azoze araza avyibuka.

Barinzigo ni umunyeshure wo mu mashure yisumbuye. Umwigisha wiwe yamubwiye amumanikire ibipapuro ku ruhome ku kibaho c’inyuma aca azanana hamwe n’abandi banyeshure bagenzi biwe. Ibipapuro babimanitse ariko yari kumwe n’abanyeshure bakubagana kubera hari ibipapuro batabuye.

Ishure ryubatse rigeretse icuro zibiri rifise ivyumba vyamasomero vyinshi ririko namadirisha yivyuma yera hamwe nibiyo bimanitseko ibipapuro inyuma yishure hateye ivyatsi vyinshi birimwo namabuye

Ishure rifise uburaro, igihe abanyeshure batari mu vyigwa baca bakora amasuku bakaca bamesa ahandi bagakubura, harimwo n'impuzu bakoresha iyo bari mu masomero no mu vyigwa, nazo nyene barazimesa hamwe n'impuzu zisanzwe, bakaca bazanikira kuzuba kugira zume bazozisubize mw'isomero zimeze neza.

Mutima bamutumye umuvyeyi kubera akubagana kwishure, umwigisha hamwe n' umuvyeyi wiwe bari hanze bariko baraganira kumyitwarire ya mutima hanze ya ishure ntabandi banyeshure bahari imbere y' abigisha hariho ivyatsi bihateye hamwe n' amashugwe mukibuga ntavyatsi bihari vyinshi.

Ishure rigeretse rifise imbere aho bugamamwo izuba, hari abanyeshure bari mu kibuga bariko barakina umupira w'amaboko n'abandi babiri bicaye ku ruhande hamwe n'ibiti biteye impande y'ikibuga, aho indorerezi zicara haragaragara.

Abanyeshure imbere yuko binjira mw'isomero, baramanza bakahakubura n'intebe bakazitondeka kumurongo, Idirisha baryuguruye kugira ivumbi risohoke, ku ruhome hariho urupapuro ruhamanitse ariko rushaka gukoroka inyuma hariho n'akabati kugaye.

Umunyeshure umwe w'umuhungu ahagaze arikumwe n'abandi banyeshure batatu b'abakobwa, bariko baraganira, iruhande yabo hahagaze uwundi muntu, musi yabo hariho uwundi munyeshure w'umuhungu ariko araraba hejuru avugisha abanyeshure bahagaze hejuru.

Nshimirimana n' umwigisha wo mu mashure y' intango yigish' ibiharuro, ku kibaho yandits'ibiharuro, avyigish' abanyeshure, arik' araberek' ingene basambura bakongera bakabiteranya kugir' abanyeshure biborohere.

MISAGO ni umenyeshure wo mu mashure yisumbuye yaje kwiga yinyegeje hamwe n' abagenzi biwe bicaye ku mpera y' umuhora w' ishure aho abandi banyeshure bataje kuko bahicaye bonyene hanze yaho hari ibiti bire bire.

Itangishaka ishure yigako rifise icumba kinini kandi c' agutse, abanyeshure hamwe n' abigisha niho bakorer' inama, harih' umunt' uhahagaze kandi yambay' impuzu zera , imbere yaho har'umufureg' utemban' amazi hamwe n' ivyatsi bikeyi, imbere mu kibuga harimw' amabuye hamwe n' ahandi hatey' ibiti.

Ishure rifise abigisha baza bafise imiduga yabo bagaca bayishira musi y'igiti kubera har'igitutu kugirz imiduga yabo ntiyononekarehariho n'ikibuga kinini cagutse ariko kidateyemwo ivyatsi, hariho n'umunyeshure ahagaze impande y'isomoro ariko arinjira.

Kwizera kukibaho yahakoreye imyimenyerezo arikumwe na bagenzi biwe bariko bariga kubera baritegura ikibazo umwigisha azobabaza kumunsi ukurikira ariko baciye bagenda kukibaho batahahanaguye kandi umwigisha aza kuza ashaka bazobe bahahanaguye.

Ishure rishasha rifise ivyumba vy'amasomero biriko imiryango imwe yugaye iyindi yuguruye hari abanyeshure bari hanze bamwe bariko baratambuka n'uwundi ahagaze ku biyo vy'amadirisha hamanitseko ibipapuro hari ivyatsi bihateye hamwe n'amashurwe n'igiti harimwo ni nzira abanyeshuri n'abigisha baca mwo.

Mugihe civyirwa abanyeshure bose baba bari muvyumba vyamasomero kubera baba barikumwe nabigisha bariko bariga ntamunyeshure numwe ari hanze ariko aragarara amashurwe hamwe nivyatsi hariho nigiti kirekire nibendera gusa mukibuga hariho amabuye ntavyatsi biriho

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero vyubakishijwe n'amatafari ahiye, hamwe n'inkingi zihari nazo nyene zubakishijwe amatafari ahiye, imbere yaho ikibuga kirimwo amabuye hari n'ahantu hato hateye amashurwe, iruhande har'igiti kirekire hamwe n'umufurege utemban'amazi.

Ishure rishasha ryubatse rigeretse, kandi rifise ivyumba vy'amasomero vyinshi ririmwo abigisha hamwe n'abanyeshure rifise n'ikibuga kitagira ivyatsi, kuko kirimwo amabuye ku ruhande hateye amashurwe ari ku murongo hamwe n'umuduga hanze uhagaze.

Ka neza n’umwigisha wa mashure yisumbuye iyo aje kw'ishure kwigisha abanyeshure aza azananye n'umuduga wiwe akaca awusiga hanze ari mu gatutu mu nzira hagati ahagararanye hamwe n'uwundi mwigisha bagiye kwinjira mu muduga baca bataha, kuko amasaha y’akazi araheze.

MUYUKU kw'ishure yigako isomero ryabo riruguruye umuryango hamwe n'amadirisha, hari irindi somero ryugaye umuryango ririko n'ingufuri yugaye n'impande yabo inyuma hariho n'uwundi umuryango w'isomero wugaye, inyuma yaho hariho umunyeshure yegamiye kuruhome.

Igihe c'ibibazo cageze. Niyongere ari hanze, iruhande yiwe hahagaze abanyeshure bari mu murwi begereye uruhome, hakurya hariho abandi banyeshure bariko baratambuka. Iruhande ya Niyongere ibubamfu bwiwe hariho ivyatsi, imbere hariho n'ibipapuro, inyuma hariho ikibuga c'umupira w'amaboko.

Icumba c'isomero kirimwo urupapuro rumanitse k'uruhome. Hejuru y'ikibaho, handitseko indome. Munsi ku kibaho umwigisha yasize yanditse ibibazo abanyeshure baza kwishura, ac'aca n'umurimgo wanditseko itariki y'uwo munsi.

Kazoviyo n'umwigisha w'ikirundi imbere yuko yigisha abanyeshure gukora iryungane aramanza akabigisha indome z'imperekeranya agaca anabigisha amajambo arimwo indome z'imperekeranya hanyuma agacaza kubigisha guteranya amajambo kugira bamenye gukora iryungane.

Ishure ryubakishijwe amatafari ahiye, harimwo umunyeshure yicaye ku ntebe, yambaye impuzu yera. Hanze ku ruhome hariho idirisha ryuguruye. Hejuru hariho umureko w'amazi, ufatanye n'umuringoti umanura amazi hasi. Imbere y'ishure hariho ikibuga kirimwo amabuye.

Ishure rinini risize ibara ryera rifise amadirisha manini, kandi menshi hejuru y'amadirisha hasa neza, kuko ibara riracameze neza rirera musi y'amadirisha ibara ryarahindutse, kuko risa ikigina impande y'uruhome hariho amabuye imbere yawo aho hariho ivyatsi biteye hamwe n'igiti musi y'ishure hateye amashurwe menshi.

Ngendakumana isomero ryabo barikoreye amasuku, intebe bazitondeka ku murongo, hari amadirisha buguruye hamwe n'umuryango nawo bawuguruye, imbere ku kibaho bahanditseko, hejuru hamanitse amatara ariko atariko araka, hanze nta banyeshure bahari no mw'ishure.

Ishure rifise aho abanyeshure hamwe n'abigisha bugamawo izuba kandi harehare cane hafise n'inkingi nyinshi imbere yaho hari umufurege w'amazi kandi mu kibuga hateyemwo ivyatsi imbere hariho ibiti n'inyuma hariho ibiti.

Ishure ry'umugerekwa rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero hamwe n'amadirisha, ariko ibiyo bimanitsekoibipapuro iryo shure rigeretse incuro zibiri hejuru hariho abanyeshure bahagaze bari kumwe n'abigisha no mu gice co hagati hariho n'abandi banyeshure bahagaze ku murongo no hasi na ho nyene hariho abandi banyeshure bari kumwe n'abigisha imbere yaho hateye amashurwe mu kibuga hari amabuye.

Munyana yashitse kw'ishure yacerewe, asanga ikibuga cose kiragaragara nta munyeshuri arimwo, hamwe no ku mpande y'amasomero nta banyeshure bahagaze, niwe wenyene ahagaze hanze imbere y'isomero ahagaze impande y'umuryango arindiriye umwigisha ko amuhuruhusha aceyinjira.

Ishure ryubatse rigeretse, ririmwo umunyeshure ariko arava mu masomero yo hejuru, amanuka hasi. Imbere y'iwe hariho ahantu hagaragara hatagira ivyatsi, kurundi ruhande, hariho ivyatsi bihateye biri kumwe n'amashurwe, imbere yiwe hariho igiti kirekire.

Ishure riri ahantu hagutse rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero; har'ahantu hateye ivyatsi, impande y'ikibuga hamwe no k'urundi ruhande hari amashugwe ateye ku murongo, hariho n'igiti kinini kandi kirekire hagati mu kibuga hashinzemwo ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Mu cumba c'isomero harimwo intebe y'umwigisha, hamwe n'imeza y'umwigisha iteretseko ingwa zuzuye, hamwe n'ibice vy'ingwa. Harimwo n'ibipapuro batabuye biri iruhande y'ikaramu; hakaba n'igikombe gifise ibara ry'ubururu. K'urundi ruhande hariho ibitabo, hamwe n'igikoresho bakoresha mu vyigwa vy'ibiharuro mu guca imirongo.

ishure ryubatse rigeretse ariko rifise ikibuga gito kirimwo amabuye menshi munsi y'ishure harimwo umuntu ahagaze hamwe n’itara ririko riraka imbere n’isomero hanze hariho umureko ufatanye n'umuringoti w'amazi hejuru y'ikirere na cyo gisa n’ubururu hamwe n'ibicu

Ishure rishasha rifise amarangi basize ku ruhome na bonyene r'imashasha hamwe n'imiryango y'ivyuma iri ku muryango ifise ibara rishasha hanze hari intebe ziri mpande y'uruhome z'abanyeshure hagati bateye ivyatsi ariko ntibirakura neza.

icumba c'isomero kiri ko umuryango ifise ibara ry'ubururu imbere mw'isomero harimwo intebe y'umwigisha hamwe n'imeza y'umwigisha biri munsi yidirisha inyuma ku ruhome hariko idirisha rifise ibiyo vyuguruye imbere naho ku ruhome hariko amarangi mashasha imbere y'umuryango hari umushinge w'amabuye

kirezi numyigisha ari impande y'amasomero ariko aratambuka agiye kuraba umyigisha mugenzi wiwe karire imbere y'ishure ryabo nta byatsi bihateye ariko ku ruhande goha kurya hariyo ibyatsi hamwe n'amashurwe imbere yaho hariho n'igiti hariho nibuye riri mu kibuga

Ishure rifise umusarani uriko imiryango y'ivyuma iruhande hateye ibiti imbere ku kibuga nta vyatsi bihari ku ruhande rwo hino hariho ivyatsi bike amaja hepfo hari ibiti vyinshi cane nha munyeshure ahari.

Ishure ryubatse rigeretse rifise ivyumba vy'amasomero bimwe biri musi ibindi biri hejuru hariho n'inzira bakoreye abanyeshuri n'abigisha ba camwo baduga canke bamanuka iyo bagiye mu vyumba vy'amasomero biri musi canke biri hejuru iruhande yaho ku ruhome rwubakishijwe amabuye hamanitse amatara imbere y'inzira hariho ivyatsi bihateye.

Ishure ryubatse rigeretse ririmwo abanyeshure , abandi banyeshure bari mu kibuga bariko barataha hagati mu kibuga harimwo imiduga hamwe nipikipiki ihagaze harimwo nibendera rihashinze hamwe nigiti kihateye .

Ishure ryegereye ibarabara ry' ikaburimbo ku marembo yaryo hariko imiryango y' ivyuma hamwe n' amadirisha y' ivyuma hariyo naho abajejwe umutekano bicara iyo bariko bararaba kwibarabara hejuru hariho icapa cera canditseko izina ry' ishure.

Muco ashitse yacerewe kw'ishure agiye kwinjira mw'isomero ku rukarabiro hari ho abanyeshure bahicaye imbere yabo hari ivyatsi hanze y'ishure hari barabaragyikaburimbo ririmwo abantu hamwe n'imiduga eri kiragenda.

Ishure riri ahantu hagutse rifise ikibuga kinini hagati hashinzemwo ibendera ry'igihugu c'uburundi, ariko hagati nta vyatsi biteyemwo ku mpande hari amashurwe ateye ku murongo hamwe n'ivyatsi bike hari n'igiti kirekire gihari.

Ishure ryubatse rigeretse ryegeranye ni barabara riteyemwo ibiti koibarabara hariho abafasoni batatu bariko baratambuka hamwe n'umushingantahe, ariko aratambuka impande y'urupangu rw'ishure hateye ivyatsi bike.

Umugwi w' abatimb' uhagaze k' umurong' urikuravuz' ingoma, bafise n' ingom' irihagat' icafyek' ibendera ry' igihugu cu Burundi, hamwe n'abandi batimbo babiri bahagaze mu kibuga, bariki baratamba bafis' imirisho mu kiganza, hamwe n'abandi bantu babiri bar' imbere yabo, umwe yambay' umupira wera n' ipantaro yirabura.

Kanyana n’umwigisha mu mashure yisumbuye , ahagaze imbere y'abanyeshure iruhande y'iwe hari intebe hamwe n'imeza, inyuma y'iwe hari kibaho atana kimwe kicanditseko abanyeshure baricaye bariko baramuraba kandi bose baracereje.

ishure rifise uburaro aho abanyeshure baryama bariko bararuhuka iyo ivyigwa babihegeje harasa neza no ku ruhome nahonyene hari amarangi mashasha musi hari ibara ry'umuhondo hejuru hari ibara ryera kandi nta munyeshure ahari bose bari mw’isomero.

Abanyeshure biga mwishure ry'imyuga barimucumba aho bakorera imyimenyerezo bahagaze barimumurwi barikumwe n'umwigisha wabo mbere yabo kumeza hateretse igikoresho bigirako umwigisha ariko arakorerako akororero.

Abanyeshure biga ivyigwa vyo gukora umuduga bari mu cumba bakoreramwo imyimenyerezo ,umuduga bawuhagaritse hejuru y'ikinogo bamwe bawuhagaze munsi, hariho n'abandi bahagaze iruhande yawo, hariho n'umunyeshure afise icuma ariko arakora umuduga .

Icumba abanyeshure bakoreramwo imyimenyerezo, harimwo abanyeshure bicaye kuntebe bambaye Impuzu z'abafundi, imbere yabo kumeza hateretse ibikoresho bariko barigirako hariho n'abantu bahagaze iruhande yabo bambaye udukingiramunwa.

Igiraneza ari mu cumba c'isomero ariko arakora ikibazo umwigisha yabahaye. Imbere yiwe ku ntebe hateretse ibipapuro ariko arandikako hamwe n'ikaramu. Imbere yiwe hicaye abandi banyeshure nabo bacereje bariko barakora ikibazo.

Ngabo ni umunyeshure yiga ivyigwa vy'ubwubatsi yambaye impuzu z'abafundi, ariko arubaka akoresheje amatafari, inyuma yiwe hahagaze abigisha, no ku ruhande hariho umwigisha wiwe afise urupapuro mu ntoke.

Akabaganwa yiga mw'ishure ry'imyuga, ari mu cumba bakoreramwo imyimenyerezo, yambaye ibikingira amaboko, mu ntoke afise n'ibikingira amaso, akora ibijanyer no gufatanya ivyuma, imbere yiwe hari ho imeza y'icuma ifise ibara ry'icatsi, iteretseko ibikoresho ariko arakora.

Umunyeshure yiga ibijanye no gukora imashini zo mu ruganda, ari mu cumba aho bakorera imyimenyerezo, yambaye impuzu z'abafundi ariko arakora imashini, musi ifise ibara ry'ubururu, hejuru iteretseko n'agacupa.

Ishure ririmwo abanyeshure bicaye ariko hariyo n'intebe zigaragara zitariko abanyeshure bazicayeko. Bariko bararaba umwigisha ahagaze imbere yabo. Impande yiwe hariko ibicapo bimanitse ku ruhome, hariho n'ikibaho ata kintu na kimwe kicanditseko.

Mutabazi n'umunyeshure wo muri kaminuza yatonze kwishure ahagaze afise ibipapuro muntoke ariko aravugira kuri terefone imbere yiwe hahagaze abandi banyeshure babiri babahungu iruhande yiwe hariho uwundi munyeshure w'umukobwa ariko aratambuka.

Abanyeshure babiri bari mu cumba bakoreramwo imyimenyerezo. Ku ruhome hamanitse akabati karimwo ibikoresho abanyeshure bakoresha iyo bariko bariga gukora umuduga, inyuma yabo hariyo ahantu hari imeza ifise ivyuma vy'umuduga basambuye. Hasi hariho umukubuzo.

Ishure rifise ikibuga giteyemwo ibiti binini kandi birebire biri ku murongo, iruhande yavyo hariho ahantu hateye ivyatsi, mu kibuga hariho n'akazu abantu bugamamwo izuba, gasakajwe n'ivyatsi.

KATIHABWA ni umwigisha muri kaminuza. Ishure yigishako riteyeko ivyatsi imbere mu kibuga vyinshi cane. Hariho n'igiti c'ishurwe catanguye kugira amashami yumye. Inyuma y'ishure, hariho ibiti birebire kandi vyinshi hamwe n'ibendera.

Icumba kirimwo abantu benshi bicaye. Inyuma y'abo, imiryango y"icumba irugiriye. Imbere, h'ariho intebe zigaragara, ata muntu azicayeko. Hariho n'umuntu ahagaze ariko aravuga iruhande hari abantu bafise imashini nyabwonko ziteretse ku meza.

Abanyeshure bari mu cumba bakoreramwo imyimenyerezo imbere yabo ku meza hateretse ibikoresho hamwe n'imashini nyabwonko inyuma yabo hariho urutsinga ruzinze rufise ibara ritukura hamwe n'uri musi yabo rufise ibara ryirabura inyuma yabo hariho imashini bakoresha mu gufata amasanamu.

Bizoza ari mucumba bakoreramwo imyimenyerezo. Imbere yiwe hariho imashini yo muruganda ariko arakora. Hakurya, hariho abanyeshure bahagaze bari mumugwi, hejuru yabo amatara ariko araka. Iruhande yabo hahaze umwigisha.

Abanyeshure bo muri Kaminuza bicaye ku ntebe nziza cane ; imbere yabo hariho uducupa tw'amazi duteretse ku ntebe. Iruhande hariho n'ibipapuro , bafise n'ikaramu mu ntoke ; imbere yabo nta mwigisha ahari.

Ishure rifise ivyumba vy'amasomero biriko imiryango y'icuma hariho umuryango umwe uriko igipapuro kimanitse ku biyo hejuru hamaniste amatara imbere har’amashurwe ku ruhande naho hari ahantu hari amabuye n'imbere hose hari amabuye.

Icumba kirimwo abantu beshi bicaye hariho n'abandi bantu bahagaze mu nzira bariko baratambuka n'abandi bahagaze ku ruhande imbere yabo hariho umuntu afise ikaramu ariko arandika hama hariho n'abanyeshuri bicaye imbere bari mu mahiganwa.

Icumba kirimwo abigisha hamwe n'abanyeshure bicaye ku ntebe bariko bararaba imbere yabo hariho n'abantu babiri bahagaze inyuma ku ruhande hamanitse ibitambara bifise ibara ryera hejuru hariho ibara ritukura hamwe n'iryo umuhondo.

Munezero yiga ivyirwa vyogukora ibikoresho bikoresha ubuhinga bwanone aricaye imbere yiwe hari imashini nyabwonko kumeza hateretse nibindi bikoresho bikoresha ubuhinga bwanone ariko arakora

Kaburungu yiga ivyigwa bijanye nogukora imashine zo m'uruganda zagize ikibazo, yambaye impuzu zabafundi hamwe n'ibikingira amaboko ariko arakora ku cuma cagize ikibazo kumashine yo m'uruganda.

Basabose n’umunyeshure yiga ivyigwa vyo gukora umuduga, ari mucumba aho bakorera imyimenyerezo arikumwe nabandi arahagaze afise icuma n’umuduga mu ntoke hariho nuyundi munyeshure ari inyuma yiwe yicaye impande y’uruhome inyuma yiwe hariho umuduga uhagaze ufise ibara ritukura.

Munyakazi n'umuhinga mugukora imiringoti ijana amazi, yicaye ahantu ariko arakora akazi, mu kiganza yambaye ibikingirira amaboko hamwe n'ibikingira amaso, afise ibikoresho ariko arakora imbere yiwe hariho n'imiringoti y'amazi.

Mugisha n'umunyeshure yiga ivyigwa vyo gukora imashine zo mu ruganda yambaye impuzu z'abafundi ariko arakora icuma co mu mashini cagize ikibazo, inyuma yiwe hariho nizindi mashini zo mu ruganda, imashini ariko arakora iteretseko agacupa.

Abanyeshure babiri biga mw'ishure ry'imyuga, ibijanye no gufatanya ivyuma, bari mu cumba aho bakorera imyimenyerezo, bambaye ibikingira amaboko, hamwe n'ibikingira mu maso, umunyeshure umwe afise imashini ariko arakoresha ikora mu kugira bafatanye ivyuma.

Kanyange ni umunyeshure yiga muri Kaminuza, yicaye mucumba cisomero, imbere yiwe kuntebe afise ikaramu ariko arandikako nibipapuro biri musi no kurundi ruhande hariho iyindi ikaramu. Imbere yiwe hariho abandi banyeshure bicaye.

Kagoma yoga mw'ishuri ry'imyuga ibijanye n'ububaji. Ariko arakora imyimenyerezo yambaye impuzu z'abafundi, mu kiganza afise urubaho hamwe n'igikoresho bakoresha bariko barabaza, irunde yiwe hariho n'ibindi biti aza gukoresha.

Ishure rifise ikibuga kirimwo ivyatsi hamwe n'amashurwe menshi ateye k'umurongo, inyuma y'ishure hariho ibiti birebire, hariho n'ibendera ry'igihugu c'Uburundi k'urundi ruhande hari ahantu hari akazu k'abantu bugamamwo izuba.

Abanyeshure bari mucumba bakoreramwo imyimenyerezo, hariho umunyeshure kumeza yiwe hariko urupapupo ariko arandikako iruhande yiwe hariho n’ahantu hateretse ibindi bikoresho hariho n’uwundi ahagaze, mubiganza vyiwe afise ibipapuro, kuruhome amatara ariko araka kandi hamanitseko n'ibipapuro.

Muhire yoga ibijanye n'ivyirwa vyo gutunganya imirongoti ijama ari mucumba aho bakorera imyimenyerezo, mu kiganza ciwe afise ibikoresho hamwe n'icuma kiriko umunyororo iruhande yiwe hariho icumba kihateretse naco nyene nico bifashisha bariko barakora.

Icumba c'isomero kirimwo abantu bicaye ku ntebe harimwo n'abandi bahagaze. Hariho uwuhagaze imbere ariko aravuga. Hariho n'uwundi muntu inyuma yicaye afise imbere yiwe ku meza imashini nyabwonko. Inyuma yiwe hari ikibaho kimanitseho ibipapuro

Shimirimana na Ndikumagenge bari mu cumba bakoreramwo imyimenyerezo bose bambaye ibikingira mu maso Ndikumagenge afise igikoresho bakoresha mu gufatanya ivyuma inyuma yihe hariho imeza kurundi ruhande hariho ahantu hari intebe hasi hari instinga z'umuyagankuba

Kankindi yiga mw'ishure ry'imyuga ibijanye n'ububaji, bari mu cumba c'isomero aho bakorera imyimenyerezo, imbere yabo ku meza hateretse ibikoresho bigirako hamwe no mu kiganza bafise ibikoresho bakoresha, iruhande yabo hariho imashini ifise ibara ry'ubururu, inyuma naho hariho akabati babikamwo ibikoresha.

Abanyeshure biga ivyirwa vyo gukora ireresi bari mu cumba bakoreramwo ivyirwa, hagati yabo hariho imeza iteretseko ibikoresho ,umwe afise agakoresho mu ntoke gafata amasanamu, uwundi afise ibikingira amaboko , hariho n' imashini nyabwonko.

Cisha hayo umunyeshure yiga ibijanye n'ugukora imiringoti ijane amazi ari mucumba aho bakorera imyimenyerezo ari kumwe n'abandi banyeshure bagenzi biwe bahagaze bari mu mugwi bafise icuma gifise ibara ry'ubururu kirimwo umuringoti inyuma yabo hariho iyindi mashia rini iyo icuma hakurya hariho n'ahantu hagaze abandi banyeshure bari mu mugwe.

Musanunyambo yiga ivyigwa vyo gutegura imfungurwa ari mugikoni yambaye nk'abatetsi; mumutwe yambaye igikoresho gituma imishatsi idakorokera mumfungurwa nokumaboko yambaye ibintu bituma kumfungurwa hatajako umwanda. Imbere yiwe hateretse isahani iriko imfungurwa ariko arategura nokuruhande hariho izindi mfungurwa impande hariho n'uyundi munyeshure bariko barakorana.

Kamikazi yiga ivyirwa vyo kubungabunga ibiterwa bakoresheje ubuhinga bwa none mu kiganza afise akamashini kerekana ibipimo ibiterwa bigezeko, kandi ntikihenda canke kerekane ibipimo bitari vyo.

Arakaza n'umunyeshure yiga gukora ibikoresho vy'ubuhinga bwa none yicaye mu cumba bakoreramwo imyimenyerezo harimwo n'abarongozi b'ishure baje kuraba ukuntu abanyeshure biga imbere ya Arakaza ku meza hateretse imashini nyabwonko harimwo n'umwigisha w'abanyeshure.

Abanyeshuri bari mu cumba c'ivyirwa vy'ubushakashatsi, umwe aricaye abandi barahagaze barikumwe na mwigisha wabo, bambaye n'ibikingiramaboko, hari imeza iteretseko ibikoresho bariko barigirako. Umunyeshuri umwe afise ibipapuro ariko arandikako, Kankindi aricaye ariko akora imyimenyerezo.

Umunyeshure ariko arubaka yambaye impuzu z'abafundi. Afise itafari mu kiganza ciwe. Iruhande yiwe i buryo hariho ivyondo ariko arakoresha. No ku ruhande rw'i bubamfu hariho amatafari aharunze. Nayo nyene ni ayo ariko arakoresha mu kwubaka. Inyuma yiwe hahagaze abantu bariko baramuraba.

Majambo yiga gukora ivyuma bikoresha ubuhinga bwa none yicaye mu cumba bakoreramwo imyimenyerezo ari kumwe na mugenzi wiwe imbere yabo ku meza hateretse ibikoresho bakoresha harimwo n'agakoresho gafise ibara ry'umuhondo kariko intsinga zibiri rumwe rusa nurutukura urundi rurirabura hamwe n'ikindi gikoresho gifise ibara ry'ubururu.

Kagabo n’umuhinga mu vyamasanamu bakoresha amareresi, inyuma yiwe hari imashini ziri kuruhome zifise intsinga nyinshi, imbere yiwe hamwe no mu biganza vyiwe afise imashini bakoresha mu gufata amasamu bakoresha mu mareresi.

Kasange yambaye impuzu z'abantu bavura yicaye ku ntebe hamwe n'abagenzi biwe, imbere yabo hari imeza ziriko ibitabo hamwe n'ibipapuro, inyuma yabo hari ibipapuro bimanitse k'uruhome, iruhande hari intebe igaragara ata muntu ayicayeko, hakurya naho hariho abantu bahahagaze.

Ndacayisaba n'umuhinga mu gukora imiringoti yononekaye yambaye ibikingira amaboko hamwe n'ibikingira amaso imbere yiwe hari imiringoti, ariko arakora mu kiganza afise ivikoresho, ariko arakoresha imbere yiwe hari n'ubusandugu bwera burimwo n'insinga zirabura.

Icumba c'isomero kirimwo abanyeshure bicaye hamwe n'abandi banyeshure bane bahagaze imbere umwe arik arasigura amasanamu ari ku gitambara kimanitse, ariko ararungikwa na projekiteri iri hejuru iruwande yabo ku meza hariho imashini nyabwonko yuguruye hariho n'indi mashini nyabwonko iri mpande y'umunyeshure yicaye, ariko yoyo irugaye.

Musatirizi yiga muri kaminuza yaje kw'ishure yazindutse ahagaze kw'idirisha impande y'umuryango imbere yiwe hari igiti kihateye hakurya hariho abanyeshure bahagaze bariko baraganira na we arindiriye abandi.

SINZINKAYO ni umunyeshure wo muri kaminuza ari mwisomero aricaye hamwe n' abandi banyeshure bariko bararaba imbere kandi baracereje kugira ngo bakurikire ivyigwa kandi babitegere neza ariko hariyo umunyeshure umwe ariko araraba kuruhande n' uwundi yicaye inyuma ariko araba kuntebe.

Nduwimana yiga ivyigwa vyo gufatanya ivyuma ari mucumba aho bakorera imyimenyerezo, yambaye ibikingira amaboko hamwe n’ibikingira amaso n’impuzu z’abafundi, hejuru hari urupapuro rumanitse rwanditseko amajambo mukiganza afise igikoresha ariko arakoresha mugufatanya ivyuma.

Abanyeshuri bomuri kaminuza bicaye ku ntebe nziza imbere yabo hariho umwigisha yicaye ariko arabaza umunyeshure ikibazo imbere yiwe hateretse agacupa k'amazi kari ku meza imbere y'umwigisha imiryango y'icumba c'isomero iruguruye mw'isomero hariho umunyeshure afise itelefone.

Icumba kirimwo abigisha bariko barakoreramw'inama, hari imeza ishasheko igitambara, hejuru hateretse imashini nyabwonko hamwe n'iterefone biri kumwe n'urupapuro, hamwe n'ikaramu. Ku ruhande hahagaze umupfasoni ariko aravuga. Mu biganza vyiwe afise igikoresho gituma amajwi asamirana, imbere yabo, hari imeze hamwe n'intebe zigaragara ata muntu azicayeko.

Mwisomero hicaye abigisha bariko barakoreramwo inama, imbere hahagaze umurongozi w'ishure ariko aravuga, inyuma yiwe hicaye umuntu, imbere yiwe hateretse imashini nyabwonko, kumeza inyuma kukibaho hamanitse ibipapuro biri kumurongo.

Bahungiro n'ubuhinga muvyirwa vyo gukora amabarabara ,arikumwe hamwe n'abarongozi b'intara bariko barubaka ibarabara, bafise n'igikoresho bakoresha mukuraba ibarabara inyuma yabo hahagaze abanyeshure barikumwe n'abigisha, baje gukora urugendo shure.

Musa niwabo yiga ivyirwa vyubuvuzi mugisata camagara yabantu yaje gukora imyimenyerezo kwishure imbere yiwe hari imeza iteretseko ibitabo hamwe ni telephone iruhande yiwe hahagaze umuntu yambaye impuzu yimirongo afise itelephone muntoke hamwe nabandi bahagaz imbere yiwe

Nzoyisaba yiga muri kaminuza yicara kuntebe y inyuma yambay' impuzu zirabura, imbere yiwe kuntebe haterets igipapuro hamwe nagacupa k amazi, imbere yiwe hicaye abandi banyeshure, imbere yabo hahagaze umwigisha arik' arabaraba kubera barigukor' ikibazo.

Abanyeshuri bo muri kaminuza bicaye mw'isomero bariko bararaba imbere umwigisha wabo bicaye bacereje umwigisha wabo afise imashini nyabwonke, ariko arakoresha i ruhande yiwe hari imeza iriko agacupa k'amazi hariho n'umunyeshure yicaye imbere, ariko ariyagaza ku mutwe imiryango y'isomero iruguruye hejuru amatara rikaraka.

Nizeyimana yiga mumashure y’imyuga ibijanye no gushona, ari mucumba bakoreramwo imyimenyezo yicayehamwe n’abandi banyeshure umwe wese ari kuntebe yiwe kandi afise imashine imbere yiwe hamwe n’igitambara arikarigirako. Nizeyimana iruhande yiwe hateretse iterefone.

SHIMIRIMANA yiga ivyigwa vyo gukora umuduga, ari mu cumba bakoreramwo imyimenyerezo. Hariho n'imeza ziteretseko ibikoresho hamwe n'iyindi meza iteretseko ivyuma vy'umuduga basambuye. Hariho n'akabati kamanitse ku ruhome karimwo imfunguruzo bakoresha mu kwugurura imodoka canke bayugara kandi izo mfunguruzo zifise ibiharuro bitandukanye.

Abanyeshure biga kw'ishure ry'imyuga bari mucumba bakoreramwo imyimenyerezo, bafise icuma bariko barandikako imirongo, hariho abanyeshure bari mu mugwi iruhande yabo,, hariho n'uwundi munyeshure ahagaze, hamwe n'uwundi yambaye impuzu z'ubururu ,inyuma yiwe har'ikibaho canditseko.

Mugisha yiga ibijanye no kuyongesha ivyuma ari mu ruganda yambaye ibikingira amaboko hamwe n'ibikingira amaso inyuma yiwe hahagaze abandi banyeshure imbere yiwe ku meza hari imashini ihateretse hamwe n'ivyuma yayongesheje ariye guha iforoma mashaka.

Musonera yiga ivyigwa vy'ubutunzi muri kaminuza ahagaze mw'isomero imbere y'abanyeshure ariko arasigura akoresheje amasanamu ari hejuru ku gitambara kimanitse ariko ararungikwa na porojegitere, n'amasanamu y'ivyigwa y'ubutunzi, imbere yiwe hariho umwigisha ahagaze afise imashini nyabwonko, inyuma yiwe umuryango uruguruye hari n'abanyeshure bicaye mw'isomero.

Abanyeshure biga ivyigwa vyo guteka ,bari mu gikoni aho bakorera imyimenyerezo, bambaye nk'abatetsi kandi bambaye n'udukingira munwa bamwe bariko barahwata ibirayi uwundi ariko arakati bitunguru, imbere yabo hariho umunyu kurundi ruhande hariho indimu n'ahandi hariho ifarini hariho n'isahani iteretse imbere yabo hamwe n'ibindi bikoresho.

Ishurweryimana yiga muri kaminuza yicaye mu isomero inyuma ku ntebe yambaye impuzu itukura imbere y'iwe hicaye abandi banyeshure imbere yabo hari meza y'umwigisha hamwe n'intebe yumwigisha iruhande hari idirisha rifise ibiyo vyuguruye rimanitse ko n'ibitambara vy'ubururu hejuru yabo hari projekiteri.

Bukuru yiga ivyirwa vyo gukoresha imashini zikoresha ubuhinga bwa none yicaye mw'isomero ari kumwe n'abandi banyeshure imbere yabo ku meza hateretse imashini nyabwonko hamwe n'izindi mashini zera zifise n'intsinga nyinshi hanyuma yabo harakabati kugaye babikamwo ibikoresho kegeranye n'uruhome hamwe n'ibikarato biteretse ku meza hejuru itara ririko riraka.

Ndiho ku bwayo yiga ivyigwa vyo gukora inzira y'amazi ari kumwe n'abanyeshure bagenzi biwe barahagaze imbere yabo hateretse ibikoresho ndiho kubwayo afise mu kiganza ciwe igikoresho gikata umuringoti w'amazi nta mwigisha hari bariko barabikora bonyene.

Abanyeshure batatu bahagaze, hagati yabo hari imeza iteretseko inzu bakoze mu gikarato. hari umunyeshuri umwe afise urupapuro mu kiganza, uwundi afise umukasi, ku meza hateretse n'agacupa, iruhande hahagaze umwigisha, inyuma yabo hari abanyeshure bicaye.

Kanyana yiga ivyigwa vyo kwakira abantu hamwe no kubazimana, yambaye impuzu yera kandi ariko aratwenga, mu ntoke ziwe afise isahani igaramye iteretseko ikirahuri hamwe n'icuma ry'umuvinyu.

Matayo na Yohana ni abigisha bo mu mashure yisumbuye, bahagararanye hamwe n'abanyeshure bo muri kaminuza baje kwimenyereza umwuga wo kwigisha kw'ishure. Bahagaze hanze y'isomero, umuryango uruguruye, amadirisha nayo arugaye.

Icumba kirimwo abigisha bariko barakora inama iterefone ziteretse imbere yabo ku meza inyuma ku ruhome hari akabati karimwo agacupa k'amazi idirisha ryuguruye ibiyo bose bicaye bacereje.

Icumba kirimwo abanyeshure bambaye impuzu z'abafundi hamwe n'ibikingira amaboko n'udukingira umunwa hagati yabo harimwo icuma kirekire kandi kinini ifise ibara ritukura bariko barakoresha mu kuzinga ibindi vyuma ku ruhome hariho ibindi vyuma n'inyuma hariho n'ivyo bamaze kuzinga.

Abanyeshure biga ivyigwa vyo guteka bari mu gikoni aho bakorera imyimenyerezo; bamwe bahagaze mu murwi. Imbere yabo hari amasafuriya hamwe n'ibindi bikoresho; hari n'ifi bariko barotsa . Hakurya hariho uwundi ariko aratambuka n'abandi babiri bari ku rundi ruhande, bariko barakora amasuku y'ibikoresho.